Abana biga ivyo kwimenyereza bari mu mwaka wa kabiri bafise imyaka iri munsi y'itanu babigisha gutondekesha amabara atandukanye hamwe muri yo hari mwo ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo ,ayera kandi ayasa yose bakayakurikiranya kugira ngo barabe ko bashobora kuyatandukanya.

Ubukoresho butandukanye abanyeshuri biga ivyo gukora amatara bakoresha ,bufise n'amabara asa na yirabura ,ayasa n'umuhondo eka nayandi agomba gusa n'ubururu, burasumbana kamwe ni karekare ubundi ni bugufi ariko bwose bukora igikorwa kimwe.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Rutegama mu ntara ya gitega ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera kandi risanzwe rigeretse kabiri imbere yaho ikibuga cubatswe neza gisize isima kandi gikikujwe n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto twiza.

Ibikinisho abana bakunze gukinisha iyo bariko barimenyereza bafise imyaka irimusi y'itanu, biri ku meza bifise n'amabara atandukanye: ayera, ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'ubururu, ayirabura, ibitabo baza gusoma kuko navyo birakenewe.

Utwansi twiza cane harimo n'amashugwe dusa n'urwatsi rutoto turi ku ishuri ryisumbuye ryo kumusaga mugisagara ca bujumbura ahakikujwe n'uruzitiro rugiye amabara yera, hiryayaho hari biti birebire harimo iby'imyembe by'imikaratusi eka ni by'amavoka abanyeshuri barakunda kwamura ivyo vyamwa.

Ishure ryubatswe mu buhinga bwa none ryubakishije amatafari meza kandi ahiye risitse n'utubara twera itsakaje amabati n'amabuye yubatse umushinge waryo risanzwe ryubatse mu ntara ya rumonzi hafi y'ikiyaga tanganyika.

Agapira na gakabutura kako bifise amabara asa harimwo ayirabura, ayasa n'agama, irisa n'umuhondo n'iryera biragerarekeranyije kuko Kabura niwe mudandaza asanzwe abitandaza ku isoko yo ku musaga.

Aho basanzwe babika imiti kw'ishuri ryisumbuye ryo Murumeza basanzwe bigisha ivy'ikiganga, hari imiti myinshi kandi itandukanye y'ubwoko bwinshi, aho basanzwe bayibika haragerekeranye kandi hasize n'amabara agomba kwera abanyeshuri barakunda kuyikoresha cane.

Aho basanzwe bagirira imyidagaduro, abana bari munsi y'imyaka itanu, hari ivyuma bisize amabara atandukanye: ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo eka no hasi hasize isima. Hirya gato y'ikibuga , har'ibiti birebire harimwo ivy'amavoka n'imikaratusi.

Ku bitaro bikuru vy'ingozi ahasanzwe hakorerwa abagwayi, kandi barafise imiti ya rutura, hari amabara atandukanye aho babibika hasanzwe hugaje umuryango usa n'ubururu, imeza barabirako ko imiti ikomeye irera, hasi hasize isima.

Ibikoresho bakoresha bariko barandika canke bariko baracapa biratandukanye harimwo ikaramu y'igiti yirabura iyisa n'ubururu agafunguruzo agafutisho igitabo bandikamwo gifise impapuro zera ariko vyandikishijemo ikaramu yirabura.

Ku kibuga ciza ca kijambere cubatswe mu buhinga bugezweho kandi c'amaboko, abakinyi basanzwe bahakinira bambara impuzu zera kandi hirya yaho hari inyubako nziza zirezire bamukerarugendo bakunda gushikiramwo hakikujwe n'ibiti vyiza bitanga akayaga.

Kwishuri ryisumbuye i bujumbura ryitiriwe kwikukira risanzwe ryubatse neza cane giga ko abana kuva mundi gushika muwi cumi na gatatu risize n'amabara asa nubururu hasiasizisima imbere hari utwatsi dusa n'utwatsi rutoto n'amashurwe meza n'ibiti vyinshi bitanga akayaga.

Ibikoresho bifise amabara asa n'umuhondo ayasa n'ubururu irisa nu rwatsi rutoto bakoresha mu guhanagura iyo bariko baracapa ariko vyanditseko n'inyandiko yirabura, abanyeshure bo mu mwaka w'icenda barakunda kubikoresha kugira ngo bacape neza, kandi umwigisha arabaha amanota meza kandi abereye.

Mw’ishuri ryisumbuye, ryo mu kirundo, ryigako abana, kuva mu w’indwi, gushika mu w'icumi na gatatu; abo mu w’icenda, bagiye gutegura, ikibazo, kuko intebe, ziragaragara; hasi, hasize isima, imbere hari akabati, basanzwe babikamwo, ibikoresho.

Ububiko bw'ibitabo buri kw’ishuri ryisumbuye ryi matana mu ntara ya bururi ,harimwo ibitabo vyinshi vy'ubwoko butandukanye kandi bifise n'ubutunzi bukomeye ,benshi barabisoma bikabahindurira i vyiyumviro nuko bazoshika kure mu bumenyi butandukanya.

Mw’ishengero ryo mu rutegama muntara ya gitega ahasanzwe hasengera abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani barikumwe n'umukozi w'imana yitwa pasikarine, barasenga kandi barakorera imana mu mpwemu nu mukuri.

Mu bwogero bwo kw'ishuri ryisumbuye ry'i nyanza rake mu ntara ya Makamba busanzwe bufise amabara agomba gusa n'urwatsib rutoto nayasa n'umuhondo hasi hari ibara risa n'agahama barakunda kuhogera cane.

Abanyeshuri biga kw'Ishuri ry'Imatana mu gisata c'ubuhinga bariko barakora amatara, ariko benshi muri bo intsinga zabo zirirabura zisanagahama, kandi igituma bariko barakora biruguruye babitoye ni nk'uko uko umwigisha yabibabwiye bariko barabikora neza.

Mu bitaro vyo mw'Ijenda bisanzwe vyakira abagwayi bavuye mu ntara zitandukanye, vyubatswe hafi y'ibarabara, bisize ibara rigomba gusa n'umuhondo ku mpome, bifise ibitanda bisa n'ubururu kandi biriko n'amashuka agomba gusa n'ubururu, ni ibitanda vyiza kandi bibereye.

Ikigo ci nyagasasa mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba ahasanzwe hari ishuri yisumbuye uruhande runini basanzwe bakoreramo amanama intebe ziri mwishuri kuko inama ntiragira gutangura n'imezaimbere ikibaho cirabura bandika ko amajambo abo ariko barahana hana.

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo vyo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, ahasabzwe hakorera iryo Shure, abanyeshure barasoma. Hari imeza bicarako n'intebe kuko zisa neza cane. Birinjiza n'amahera atari make, kuko uwuza kuhasoma wese arariha.

Ibitaro bikuru vy'ingozi vyubatswe neza ku buhinga bwa none, bisize amabara yera, hejuru amatara ariko araka, abagwayi bahagwarira bakunda kuza kwivuza kenshi mu gihe imvura iba iriko iragwa ari nyinshi kuko ingwara zifatiye kw'isuku rike ziba zabaye nyinshi.

Agakoresho bakoresha mu gukora umuyaga nkuba gafise ahantu hasongoye n'ahandi hirabura, kuko iyo bapimnya barabona ko umuriro urimo no kutarimo kabura n'umunyeshuri asanzwe igaye byo gukora umuyagankuba yarakagutse kubrira ngo aze aragakoresha ibikoresho bitandukanye.

ishuri ryisumbuye ry'imatana , ryitiriwe ababikira ,ryubatswe ku buhinga bwa none , kandi risanzwe rifise uburaro , hirya no hino rikikujwe n'amatafari , kandi amashurwe meza asa neza arikikuje. N'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto . Hasi hasanzwe hasize ,isima.

Ku kibuga ca kijambere c'umupira w'amaboko gifise amabara meza cane hariwo ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu ayera ibiti birebire biyikikuje inyubako nziza zakira abagenzi zigeretse inshuro nyinshi zisa neza cane.

abanyeshure basanzwe biga kw'ishure ry'isumbuye ry'inyagasasa mu ntara y'abururi bafise ibikoresho bakoresha mu gukora, hari udu murongo ikaramu y'igitika mu irabura isanagama agafutisho agasongozo n'ico bakoresha mu guharura bariko barakora ibiharuro.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza mu buhinga bugezweho, gisize isima hasi, amabara y'umuhondo na yera, hirya yaho ari biti vyiza harimwo n'icayi, imyembe ,n'imicungwe. Abakinyi iyo bariko barakina haba hariko hatembera akayaga gasa neza.

Umukasi bakoresha mu gukata umushatsi, uriko uradandazwa kw'isoko ryo mu Kinama, hariko utuntu wirabura hepfo bafatako. Amahera bawudandazako ashika ku bihumbi bine n'amajana ane na mirongo itanu n'abiri y'amarundi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutegama, mu ntara ya Gitega, risanzwe rigeretse gatatu, rifise amabara agomba gusa n'umuhondo n'ayasa n'urwatsi rutoto ku miryango no ku madirisha. Imbere ku kibuga gisize isima bakinirako umupira w'amaboko, hari imodoka ihahagaze, hirya gato igiti c'umwembe kinini.

Kw'shuri ryitwa Cubahiro riri mu gisagara ca bujumbura bita mu Kinindo, ryubatse neza ku buhinga bwa none rigeretse kabiri, abanyeshure baryigako bafise ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima kandi bariko baragisukura bafise indobo n'ibindi bisa kuko bariko barakora isuku.

Ishuri ryiza cane ry'inyagasasa mu ntara yabururi ,ryiga ko abana bomu w' icenda ,kandi basanzwe bitegura ikibazo ca leta ,bafise aho basomera ibitabo vyinshi, kandi bimeze neza ibaha ubumenyi butuma batora ikibazo ca leta.

Kuri kaminuza nkuru y'i Ngozi, ahasanzwe habikwa ibitabo, bibitse ari vyinshi kandi vyateguwe ku buhinga bwa none, abaje gusoma baratora igitabo bakagisubiza uko bagisanze, vyinshi murivyo, bivuga kuri kahise k'ibihugu harimwo Uburundi, Urwanda, kongo, eka n'ibindi bihugu vyo mu bihugu vya Buraya.

Ububiko babikamwo ibitabo kw’ ishuri ryisumbuye ry’inyanzarake burugaye ,ariko aho bakarabiraho hameze neza amazi arahari, ibiyo biri ku madirisha, hasi hasize isima ,inyuma y'ishuri hari ibigo n'ahandi abantu baba.

Ishuri ryiza cane ifise n'amabara menshi kandi atandukanye, ryigira ko abana bigaye byo kwimenyereza ifise intebe imeza bicarako kandi hasi hasanzwe hasize n'isima, hejuru har’amabara y'umuhondo n’ayagahama n’ayubururu nay'urwatsi rutoto.

Kw’ishuri, ryo mu Rutegama, mu ntara ya Cankuzo, ryubatswe, mu myaka ya kera; ariko, ubwiherero bwayo, bukaba, bufise imiryango, isa n'agahama; hasi, hasize isima, hejuru, amabati yera, ariko afashwe n'ivyuma bisa n'agahama.

Abanyeshuri biga kwishuri ryisumbuye y'inyamugerera mu ntara ya Gitega basanzwe biga mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bariko barakora ibiharuro kuko umu wewe afise igitabo ariko araterateranezamo yandika n'ikara mu yirabura.

Anyeshuri biga kuri kaminuza nkuru yi Ngozi mu gisata cu buhinga bariko bariga hejuru amatara ariko araka mudasobwa irakije iriko yatsa amatara agomba gusa n'uburuni asa n'umuhondo intebe mu ishuri zikozwe mu biti zirahari kandi hasi hasanzwe hasize isima.

Mu bitaro bikuru vy'ingozi, aho abaganga basanzwe babika ibikoresho bitandukanye, murivyo harimwo ikanzu umuganga yambara yera, akamuranga ko ari umuganga, iserenge n'ibindi biri ku ruhande kuko barakunda kubikoresha bari mu kazi.

ku kibuga c'umupira w'amaguru npuza makungu cwatswe mu ntara y'amakamba gisa neza cyane ariko twatsi dusanu kwatsi rutoto ariko hakikurwe n'ibiti birebire fise amashami menshi n'amababi bishobora gutanga akayaga iyo abakinnyi bariko barakina

Kw'ishure ryo mu Rukina, mu ntara ya Bujumbura, ryubatswe ku buhinga bwa none, ryubakishije amatafari, rikikujwe n'ibiti vyinshi harimwo n'amashugwe n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, ikibuga c'umupira w'amaboko, hasi hasanzwe hasize isima.

Ku ishuri ryisumbuye ryo motana mu ntara ya burunga risanzwe rrwiga ko abana kuva mu rindi gushika muri cumi na gatatu iryoshuri risanzwe rifise uburaro bw'abanyeshuri nu kuvuga ngo cyubatse iruhande y'iparabara kandi hejuru amatara asanzwe yaka abanyeshuri barajyamye ku koakiri mu ijoro.

Agaharuro bakoresha mu gukora ibiharuro umunyeshuri gitwa kabora ni ko ariko arakoresha mu gukora umwimenyeretso bamuhaye asanzwe yiga mu mwaka w'umunani ushira uw'icenda yarabitoye kandi nivyo bamuhaye ariko abikora neza.

Abanyeshure basanzwe biga ku ishure ryisumbuye ry'inyanzaraki mu ntara ya makamba bariko bariga za mudasobwa zabo ziri imbere imwe irakije izindi zirazimije kuko bagiye mu karuhuko kiminota mirongo ine n'itanu zisanzwe ziri ku meza kandi hari intebe bicara ko zifise ibara ryirabura.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'inyanza rake mu ntara ya rumonge bari mu myidagaduro kandi baranezerewe, benshi muri bo bariko barifotoza bariko baratwenga abandi bariko barakina, inyuma yaho hari ibiti birebire cy'imikaratusi bibakikuje nutwatsi bahagazemo daca nurwatsi rutoto tureture.

Ibikoresho vy'abanyeshuri bisanzwe bifise aho bibikwa hagerekeranye bifise amabara y'agahama yasa n'urwatsi rutoto yasa n'umuhondo bikuye ishuri ryisumbuye ryo muri Kenya kandi abanyeshuri barakunda ko bigure.

Ishuri ryiza cane ridasize amabara menshi yubakishije amatafari kandi asa neza rirageretse incuro zirenga zibiri ingazi zidugagira, amashurwe ashajije meza ryigako abanyeshuri bo mu ntara ya Rutana n'ab'Imakamba.

Akuma, kameze nk'umukasi, bakunze gukoresha, kwa muganga, iyo bariko barakura, amenyo; gasanzwe kari, ku bitaro vyisumbuye, vy'i Muyinga, mu ntara ya muyinga, aho muganga Kabura, ari we, akunze kugakoresha, kuko ari umuhinga, mu vyo gukura amenyo.

Kw"ishuri ryubakishije amatafari ryi Ngozi aho basanzwe bakarabira abanyeshuri harirabuye kuko amazi akunze kuhaseseka ariko barakunda kwakorera isuku cane kugira ngo ntibandure indwara ziva kumwandamuke.

Ku ishure ry'intango ry'iBuganda mu ntara ya Kibitoke ryubatse nabi cane hasi hasa nahari isima ariko isa nabi intebe z'ibiti zitanatanye ku mpome hasize amabara yera n'ibicapu bitandukanye.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura citwa Intwari, cubatse hagati na hagati mu gisagara, cubatse mu buhinga bwa none, hasi hari utwatsi twiza, n'urusenga binjizamwo rufise amabara yera, umupira bakinisha uri hagati na hagati mu kibuga iruuhande y'urusenga.

Mu bwihero bo kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana usanzwe busize ko amabara yera ariko bamwe na bamwe barahogera kuko amazi yaho arashunguruka. Hasi hasize isima isanagahama hejuru impome zisize amabara agomba kwera ku madirisha hasanzwe hariko ibiyo.

Kw'ishuri ry'i Makamba mu ntara ya Burunga, ryubatse neza cane, risize amabara yera ku mpome, hejuru risakaje amabati, hasi hasize isima, ku miryango hariko ibara risa n'urwatsi rutoto, imbere ikibuga kiriko utwatsi n'umwembe uteye imbere y'amashuri.

Kw'ishuri ry'ingozi mu ntarayangozi ryubaswe mu buhinga bwa kera, ariko rifise hobabika ibikoresho hasize isima hasi kumumwe hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo abanyeshuri bakunda kubabika amaka ye yabo.

Ikibaho cirabura gifashwe n'ibiti, inyuma hari inzu nziza yubatswe mu buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari manini manini, imiringoti imanukana amazi iyakura ku mabati iyazana hasi isize amabara yera, hasi hateye utwatsi duto duto turiko turamera.

Ibitabo vyo gusoma bibitse mu bubiko bwi Nyagasasa kwishuri ryo mu Mugamba mu ntara ya Bururi kubatse neza cane aho basomera hari intebe n'imetsa kuko abasomyi benshi baratsa ico shuri isango ryubakishije amabara yera ku mome hejura amatararaka.

Kabura aratashe asanzwe afise umuduga wirabura ariko asanze iwe hugaye hubakishike amabara yera yuruzitiro rikikujwe inzu y'iwe kandi yateye ibiti vy'amashugwe birebire bikuze, imbere y'inzu ibarabara ryarabomotse ariko ntibararikora.

Ibikoresho harimwo ibitabo abanyeshuri bakoresha mu kwiga ,bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ayasanagahama, ayera, ayasa n'ubururu, n'ayasa n'umuhondo, basanzwe babigura amahera atari hejuru y'bihumbi cumi na bibiri n'amajanane na mirongo itanu n'umunani y'amarundi.

Ibikoresho bakoresha mu gucapa bifise amabara atandukanye arimwo ibifise ayasa n'ivu, ayasa n'agahama, ayera ,ayasa n'urwatsi rutoto bisanzwe bitondekesheje umurongo uruhande rumwe Kabura niwe yabiguze kugirango asibe abikoresha.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko cubakiye nesa mu kinama. Hejuru hasize amabara ariko gisakaci n'amabati intebe bicarako zikozwe mu biti ibara risa nu Rwatsi rutoto ku ruhome kandi hasi hasanzwe hari n'amabara yera.

Kw'ishuri ry'intango ry'inyagasasa mu ntara ya Bururi ahasanzwe higa bana kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, ibikoresho bakoresha mu gukora isuku vyegeranije uruhande rumwe kuko ariko umunsi wa gatandatu abanyeshuri baza baje gukora isuku.

Mu kigo ndangakaranga, c'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, hasanzwe hashushanije, uko Uburundi, busanzwe bumeze; ibikoko vyinshi, eka n'ishamba riri mu Burundi; n'imodoka, zikozwe mu biti, zimanitse ku ruhome.

Ishuri rifise ikigo basanze bakoreramwo amanama harimwo amameza n'intebe zirabura hasi hasize amabara atandukanye ayera ayasa n'agahama ku mpome hari amabara yera mu mabendera harimwo irya Amerika kandi hejuru ho hasize ibara ryera kandi amatara ariko araka.

Kw'ishure rikuru ry'Ingozi mu ntara ya Ngozi ryubatse neza kandi rifise uburaro, ku ruhome hasanzwe hasize amabara yera, ibitanda abanyeshuri bararako bigerekeranye kabiri kandi bisanzwe binashashe amashuka asa n'ubururu kandi afise n'utundi tubara twirabura.

Kw'ishuri ryo mu Rumonge isanzwe ryubatse kubuhinga bugezweho kandi ryigira ko abana kuva muwindwi gushika muwicumi na gatatu rifise uburaro abanyeshuri bararamwo ariko basanzwe bari mwishuri mu buraro haruga hasi hasize isima hejuru amatara ariko araka.

Aho basanzwe habika ibikoresho abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda, hari n'aho basomera ibitabo vyinshi kandi bifise n'ubwoko butandukanye, bitondekesheje umurongo, bibitse neza kandi ku rutonde. Hasi hasize isima uwukeneye gutora ico asoma, aragisaba bakakimuha mu mahoro.

Aho basanzwe bategurira ifungurwa abaganga basanzwe bakora ku bitaro bikuru vy'ingozi hari imiti n'ibindi bitandukanye kuko umuganga mukuru yababariye ko imiti bazoyitanga uko itegekanijwe, intebe zikozwe munsi ziri hejuru n'izindi ziri hasi.

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo, kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu, mu ntara ya Bururi, risanzwe ryubatse ku buhinga bugezweho kandi hejuru amatara ariko araka, aho babika ibitabo hatondekesheje ku murongo kandi n'ibitabo bisanzwe bibitse neza. Abashaka gusoma baraza gusoma kuko hariho intebe n'imeza bicarako.

Kw’ishuri ryisumbuye, ryo mu Kinindo, mu gisagara ca Bujumbura, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru; ku mpome, hasanzwe hasize, amabara yera; intebe mw’ishuri, zikozwe mu biti, kandi zitondekesheje umurongo, abanyeshuri, bagiye mu karuhuko.

Ububiko bukuru bw'ibitabo kw'ishuri ryisumbae ryi Nyanzarake mu ntara ya Burunga bisanzwe bibitse neza imeza ikozwe mu biti n'intebe basanzwe bicarako iyo bariko barasoma ibitabo bifise amabara atandukanye ivyera ivyirabura harimwo nivyi kirundi ivyi giswahiri nivyi gifaransa.

Imyambaro abafundi bambara harimo akitwaikiro kera ako bambara mu mugongo gasa n'umuhondo kari kumeza naku mabakoresha barakambara. Kabura ni wakunda kubukoresha agiye mu ibarabara gukora ahabomotse.

Abana basanzwe biga kw'ishure ry'intango ryo mu Rukina, mu ntara ya Bubanza, bariko barasubiramwo umwimenyerezo w'ibiharuro. Biga mu w'icenda kuko bariko bandika mu makaye, bakoresha ikaramu yirabura. Umwe muribo yabitoye kuko yabikoze neza cane.

Babasanzwe bakorera inama mugisagara ca bujumbura hari imeza n'intebe bifise amabara atandukanye , imeza zisa n' agahama , intebe zisa n'ubururu hirya no hino hari n'ibikinisho bifise ubwoko butandukanye hasi hasa n'ubururu.

abo basanzwe bategorira amanama mu kirundo hari amameza atandukanye n'intebe kandi ari n'ibitabo basoma hejuru hasize ibara rigomba gusa n'uburoru igera amatara ariko alak hasi aho bahonyura hasize ibara ryirabura

Ubwogero bw'ishure ryo mu Kinama bwubatse neza cane, hejuru hariho ibiringoti bidugana umwotsi kandi hasize ibara risa n'ubururu kuko hariho n'ico bikamwo amazi gisize ibara ryirabura. Hirya no hino, hari utubuye turikikuje.

Ibikoresho bitandukanye bakunda gukoresha abanyeshure harimwo uducamurongo, ikaramo, igiharuzo, ikaramo y'igiti, umukasi, isaha, akaradiyo reka n'ibindi Kabura akunda kwifashisha iyo ariko arategura.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga bwa none, hasi hasize isima, ariko hariko amabara menshi atandukanye: ayasa n'ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, hirya no hino hakikujwe uruzitiro n'ibiti birebire vy'imikaratusi n'amavoka n'inyembe.

Ibikoresho basanzwe babikamwo impapuro ku ishure ry'isumbuye ryo kumusaga bisa n'urwatsi rutoto ,ibisa n'agahama ,ibisa n'ubururu i,bisa n'umuhondo reka vyinshi muri vyo barakunze kubikoresha no mu bubiko bw'ibitabo.

Ibikoresho vyinshi bitondekesheje uruhande rumwe, murivyo harimwo amakaye n'ibitabo bibitse kw'ishure rikuru ry'i Ngozi aho abarimu baho bakunda gukoresha ivyo bitabo. Abanyeshure iyo babikeneye barabutira bagaheza bakabisubiza. Harimwo ivyera, ivyirabura, nivy'ikirundi ndetse nivy'igiswahili.

Aho basanzwe bategurira, ibifungurwa, bagaburira inkoko, kw'ishuri ry'intango, ryo mu Kirundo, mu ntara ya Butanyerera; kandi, hasanzwe hakorerwa, n'ibindi bintu; hasi hasize isima, hariho uruhande, rusanzwe ruzitije amabati.

Kw'ishure ry'intango ryo murumeza ryigako abanyeshure bari musi y'imyaka itanu biga ivyo kwimenyereza, imbere yaho hari ibicapo bicafyeko ibikinisho bitandukanye kugira ngo bashobore gutora ibikoko bakunda n'ivyo banka kandi barakunda kubicapa cane.

Ubukoresho bakoresha mu kubika amakaye abana biga kw'ishure ry'intango ryo mu Rukina bufise amabara atandukanye, ayasa n'agahama, irisa n'umuhondo, irisa n'ubururu reka n'ayandi, iruhande y'aho hari ikaramu z'ibiti zibiri, nazo nyene zidasa.

abanyesure biga mu ruvumera ku ishuri ry'isumbuye ryaho bari mu gakino bareko barakina umupira w'amaboko benshi bambaye impuzu z'umuhondo n'abandi bambaye izisa n'ubururu n'abasani bambaye ize n'amapanaro atandukanye higano hino hari ibiti birebire byama n'imicungwe kandi bifise n'akayagakezi.

Ububiko bw'ibitabo, bitandukanye, bwo kw'ishure ryisumbuye, ry'i Nyagasasa, mu ntara ya Bururi, aho basanzwe bakorera, abanyeshuri, bo mu w'icenda; baraza bagasoma, bakongera bakabisubiza, bimwe, bifise amabara asa n'umuhondo, ibindi, asa n'agahama, n'ibifise ayirabura.

Kw'ishure ry'isumbaye ryo mu gitaza gibaswe ku buringa bwa none rigerekeranye inshuro nyinshi cyane zirenga cumi na zibiri kandi risanzwe rifise ikibuga ciza cy'umupira w'amaboko gisize n'amabara atandukanye ayasan ubururu ayasan agahama reka gifise n'ibiti byiza kandi bitanga akayaga.

Aho basanzwe bigira ivy'ubuhinga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rukina, mu ntara ya Bujumbura, hirya no hino hasize amabara ariko hari aho bakarabira buguruye amazi, ibiyo bihakikuje ku madirisha, ibiti birebire biri inyuma y'ishure n'ibindi.

Ubwogero bwo ku ishure ry'isumbuye ryo murutana mu ntara ya rutana hasanzwe hari amabara yera ayasa n'umuhondo abanyeshure baraza bakahogera hariho ako bakoresha mu gukora isuku karimu furuka gafise ibara risa nagahama.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora amatara mu ntara ya Burunga, bariko barabikora kuko intsinga ziracumekanyemo kandi bagerageje kubikora, umwigisha wabo yagerageje kuraba asanga babitoye

Minani ni umunyeshure yiga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu, mu ntara ya Bururi, asanzwe yiga mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi kandi bamuhaye umwimenyerezo akorera muhira w'ibiharuro, agaharuzo akoresha karakije kuko gafise n'amabara yera n'ayirabura.

Inzu zo gukora mu gusigisha amavuta bariko barubaka bifise amabara atandukanye, babidangariza mu kanyosha kandi abafundi barakunda kubigura kuko bariko barubaka intebe, imbaho, n'ibindi bikoresho barabikoresha cane.

Abanyeshure biga kuri kaminuza y'Uburundi, mu gisata c'ubuhinga, basanzwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura, bariko bariga. Imbere mudasobwa iriko iraka kuko niyo basanzwe bariko barigirako. Umwigisha w'abo Kabura yayakije, abana nabo bariko barakurikira.

Imiti basanzwe bakoresha mu kuvura. Biracafye ku rupapuro ruri ku ruhome rwo kw'ishure ryo ku Nyanza rake, mu ntara ya Burunga. Hamanitse ibikoresho vyinshi bitandukanye, mu kugwanya no kwitaho isuku.

Ku ishure ryiga ko abana biga ivyubuhinga imatana mu ntara y'abururi bariko bariga imbere hari kibaho cirabura abanyeshure bamwe barahagaze abandi bariko barandika umwigisha wa Bukabura n'umurongozi w'ishuri Antoine bariko barakurikira uko bimeze.

Ikibanza cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru basanzwe bateguriramwo imiti. Kandi hagati n'ahagati hari udutebe duto duto twubatswe mu biti. Hari amadirisha y'ibiyo kandi abanyeshuri barakunda kuza kuhakorera.

Aho basanzwe, bakirira abagwaye, ku bitaro bikuru vy'i Nyanzarake, mu ntara ya Burunga, hari ibipapuro, biri ku meza, n'ikaramu, n'akantu karimwo amazi, bakoresha mu gukaraba; intebe bicarako, isunikiye, munsi y'iyo meza.

Inzu y'amanama yubatse neza kandi basanzwe bahakurikiranira iceshwe itumatumanako amakuru za mudasobwa nyinshi ziri ku ruhande ziratonze umurongo udutebe bicarako dukozwe mu biti, ku mpome hasize amabara irangi kandi amatara hejuru ariko araka.

Abanyeshuri basanzwe bigaye ivyo ikiganga ukuru arikume n'mumigisha we yitwa kabura bariko baravanga amazi n'umuti yambaye ibirato vy'intoki ku minwe, kandi yambaye umupira inyuma yabo hari ikibaho candikishijeko n'inga zigomba gusa nagama.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyu butunzi muri kaminuza nkuru yu Burundi ariko beshi muri bo bakunze kwambara umwambaro wera n'uwirabura bariko bararaba uko amazi agenda ahindura ibara ariko basanze adashobora guhindura ibara

Muganga akora ku bitaro by'isumbuye vyo mw'ijenda yambaye amarori mu maso ibirato by'intoke kuntuk ibisa n'ubururu ishati yera agapira kirabura n'igitambara cirabura apfunze mu mutwe ariko arandika mu gitabo kandi imbere yiwe hari mudasobwa ya kije.

Amacupa atekeyemwo imiti itandukanye harimwo irisa n'ubururu irisa n'urwatsi rutoto, irisa n'agahama kandi muri yo yose harimwo iryuzuye ripima n'ibipimo bitandukanye.

Akuma bakoresha muvyo gukura amenyo ku bitaro vy’imakamba mu ntara ya bururi muganga pierre niwe akunda kugakoresha kuko yarize cane ivuo gukura menyo atababaje abantu .

Ku bitaro bikuru vyi nyanza rake mu ntara ya Rumonge risanzwe rifise imiti myinshi kandi myiza .Aho bategurira imiti ku meza hari ibikoresho vyinshi kandi bitandukanye aho hasanzwe hubatse kandi hasize n'amabara yera amacupa menshi ari ku'iyo meza.

Kw' ishuri igisumbaye ry'omutuvu tubakishije i matavari ahiye kubasi gushikahijuru akaba ati kugaye abihamu ibikoresho y'ijano hino hasidze amabara yera ayatugana ya manuka hasi naho harere.

Aho basanzwe habika ibikoresho harimwo ibitabo vyinshi Vyo gusoma bubakiye neza cane ,n'amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru, hasi hasanzwe hasize isima, kwishure ryisumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya burunga ry'akarorero cane.

Ibikoresho basanzwe babikamwo impapuro nivyishi bibitse mu bubiko bukuru bwaho umuyobozi w'ishure ryo mu ndenga asanzwe akorera harimwo ibisa n'ubururu, ibisa n'urwatsi rutoto ,ibyirabura birapanze neza mu kabati kivyo bikoresho.

Abanyeshuri biga kw'ishuri rya kabiri ryo mu mwaka w'icenda mu Gitegama mu ntara ya Gitega ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru basanzwe bariko bariga icigwa c'imenyeshantara, imbere yabo hariko ibipapuro vyerekana izo ntara n'ibihugu uko bigenda bikurikirana. Bariko barakurikira mwigisha wabo.

Inzu nini yubudandarizwamwo ibikoresho y'abanyeshuri harimwo ibitabo amakaramu ibyo basoma n'ibyo bandikamo kandi hejura amatari asanzwe ariko arak aahera badandaza ko ntabwo azimvye cane ibihumbi cumi na bibiri n'amajanari na mirongo munani n'umunani y'amarondi kuri buri kimwe.

uububiko bwiza b'ibitabo kandi yarimubtabifise amabara asa neza cane ayera anyasanifo ikabiragira Caneije kandi abakunda gusoma barabyishimira cane kuko ari vyiza bifise n'ubutunzi bukomeye.

Ububiko, bwiza cane, bw'ibitabo bitandukanye, bifise amabara atandukanye; hari aho babibika, hari ibara ryirabura, kandi hasi, hakozwe ku mbaho; ryubatse neza, abanyeshure, bakunda kuza, gusomeraho ibitabo.

Ububiko bw'ibitabo bwiza cane busanzwe bwubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru aho babika ibitabo bubakishije imbaho kandi bisanzwe bipangapanganye ku murongo harimo vyera vyirabura n'ibisanagahame.

Ububiko bw'ibitabo bitandukanye harimwo: ivy'ibiharuro, ivya biyoroji, reka n'ibindi abanyeshuri bakunda gukoresha biga mu gisata c'ubuhinga, biragerekeranye, bifise n'amabara atandukanye: ivyera, ibigomba gusa n'agahama, kandi inzu babibikamwo isize amabara yera ku mpome.

Kw'ishure, imbere, indani mu mwaka wa kabiri, hari imeza zibiri z'ibiti. Imwe irikumwe n'intebe umwigisha yicarako, iyindi ayibikako ibitabo. Ku mpome z'iryo shure hariko amabara yera, amadirisha agizwe n'ibiyo, hasi hasize isima.

Aho basanzwe bigira abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda. Intebe zikozwe mu biti n'inzindi zifise amabara yirabura amabara atandukanye harimo ayasa n'ubururu ayasa nagahama hejuru hasanahera kuko hasi hasanzwe hasize isima.

ku isoko nkuru yo Kumusaga mu gisagara ca Bujumbura abasanzwe badandariza ibikoresho vy'abanyeshuri harimwo amakaramu amakaye ubudupira abanyeshuri bakunda kudunda bariko barakina n'abandi eka n'imbombo barazidandaza naho batazi tweretse.

Abana biga mw'ishuri ritoya ryo kwimenyereza mu ntara ya Karusi, bafise ibisaho batwaramo ibikoresho. Vyinshi muri vyo hacafyeko n'ibikinisho bakinisha iyo bariko bariga. Imeza bakinirako ikozwe mu biti, kandi n'amabara atandukanye asanzwe asize ku mpome z'iryo shuri.

Ibikoresho bakoresha mu gucapa kandi bifise amabara atandukanye, ibisa n'agahama, ibisa n'ubururu, ibisa n'umuhondo, ivyirabura, biri mukabiko basanzwe babikamwo bitonze ku murongo, hasi hasize isima.

Mu Rumonge, mu ntara ya Burunga, aho abanyeshure basanzwe bahiga, hashashe amabuye hasi kandi ingoma bavuza iyo bariko barasenga, ifise urukoba rwumye. Ku kibaho cirabura kandi gisanzwe canditseko.

Ingoma abanyeshuri bakunda gukoresha iyo bariko barasenga biga mu wa gatanu kw'ishuri ry'intango ryo murukini ryubakishijwe amatafari ikibaho cirabura kiri imbere hasi hasanzwe hasize isima bagiye kuruhuka kuko bavuye baca baza gusenga.

Ico bakunze guheramwo amata abana gicapye ko ibikinisho vy'abana kiri ko amabara atandukanye ayasa n'agahama ayera ayirabura giteretse ku ntebe kandi hirya yaho hari ibiti birebire n'ikibuga c'umupira w'amaguru kiri kutwatsi.

Amakaramu y'ubwoko bwinshi harimwo n'amakaye n'utwo kwimotereza biri uruhande rumwe, rishashe ku mpunzu igomba kugira ibara ryera, harimwo amakaramu y'agahama, ayera, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo. Bayadandaza kw'ishure ryo mu Kanyosha.

Utubara twinshi kandi dutandukanye abana bo mukanyosha basanzwe bigirako bariko baratandukanye amabara bari munsi yimyaka itanu biga mu byo kwimenyereza harimo amabara y'ubururu ayasanagahama yasa n'umuhondo kandi benshi muri bo baramaze kubitahura cyane kuko iyo migisha wabo ariko arababaza babikora nkuko yabibabwiye.

Ibikinisho vyinshi biri ahobasanzwe bakinira, abana igari yo kwimenyereza bari munsi y'imyaka itanu, bimwe bisa nagahama ,ibindi bisa n'ubururu ,ibindi bisa n'umuhondo ,kandi baraharihira amahera atarenga y'ibihumbi bitanu ku munsi ,vy'amarundi.

Aho abana basanzwe bakinira bari munsi y'imyaka itanu hari amabara atandukanye ayasa n'agahama ,ayirabura, ayasa n'ubururu ayasa n'umuhondo ,ayasa n'ubwasirototo reka hirya no hino hari nibikinisho bihari bakinisha.

Abana biga ku ishure ritoya ryo mu kirundo mu ntara ya burunga basanzwe bafise ubukoresho bazana baje ku ishure bufise amabara atandukanye imeza butetse ko ifise amabara abiri isa n'ubururu nirisa n'umuhondo.

Ikibaho cirabura canditse ko hejuru gifise ibara rigomba gusa n'ubururu nirindi risa n'umuhondo nirisa n'agahama hariko amashugwe menshi yacapye kw'ico kibaho abana bo mu wa kabiri mu ntara ya rumonge bariko baracapa kuko umwigisha abahaye ico gikogwa.

impuzu nziza cane z'abana zifise ibara rigomba gusa no rwutsi rutoto n'irisa n'uburoru zidandazwa ku isoko yo mu kanyosha .Numudandaza yitwa kabura kuko zazigubisha amahira atari menshi cane ibihumbi cumi na bibiri n'amajanane na miriongo itanu na abiri y'amarundi.

Kw'ishuri ry'intango ry'i Nyanzarake mu ntara ya Rumonge, aho basanzwe biga abana biga ivyo kwimenyereza, bari munsi y'imyaka itanu, ububara butandukanye buri ku mabiya ayasa n'agahama, ayera ayasa n'umuhondo, eka n'ahandi hirya no hino hacafye ku ndome.

Aho basanzwe bidagadurira abana bafise imyaka irimunsi ya cumi n'ibiri, hari amabara menshi atandukanye ayasa n'ubururu, ayasa N'umuhondo, ayasa n'ugwatsi butoto, kuko hasi hasanzwe harino twasi twiza tubereye ijisho ibiti birebire harimo n'ivyo ibigazi n'ivyo imyembe basha ku ruhande.

Kw' ishuri ry'intango ryo muruvumera, risanzwe ryigirako Abanyeshuri biga iVyo kwimenyereza hasize amabara atandukanye, ayasa n'agahama, yasa n'umuhondo, ayasa n'ubuhuru, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, bihakikuje kandi abana barakunda kuhaza.

Abanyeshure biga kw’ishuri ry'intango ryo mu rutovu mu ntara ya bururi, kabura na yohana barahagaze bambaye umwambaro w'ishuri, intebe ziri mw’ ishuri zitondekesheje umurongo ,inyuma ku kibaho handitse n'ibara ryera, ikibaho cirabura ,hasi hasize isima.

Mu kanyosha basanzwe badandariza impuzu. Iz'abagabo niz'abagore zifise amabara asa, vyose babitanga ku mahera atarenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana ane na mirongo ine n'abiri y'amarundi.

Ishure ryisumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya rumonge ruzitirijwe uruzitiro rwubakishije amatafari ariko ku muryango hasanzwe hari ibara risa n'urwatsi rutoto imbere hari ivyamwa, ibigazi, imitungwe y'ibitoki n'imyembe.

Abiga kwi shuri ry'intango yo ku Musaga mugisagara ca Bujumbura abana basanzwe biga ivyo kwimenyeretsa hamanitse ku dupapuro ku ruhome dushafye ko ibintu bitandukanye kandi urwo ruhome narwo ruba rufise amabara yera.

Ishuri ryo mu Rumeza mu ntara ya Rumonge ryubakishije amatafari ahiye kuva hasushika hejuru kibaho cirabura canditse ko urutonde rw'ivyirwa uko bikwirikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu .Abanyeshuri bari mu ishuri bari ko bari akabati babikamo ibikoresho by'umwigisha gasanzwe kugaye.

Intebe zirimw, ishuri zikozwe mu biti zitondekesheje umurongo ku mpome hubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha hariko ibiyo imbere hariko ibara ryirabura ku kibaho, hasi hasanzwe hasize isima, abanyeshuri bagiye mu karuhuko.

Abana biga mu mwaka wa kabiri kw'ishure ryisumbiye ry'imukembe mu ntara ya gitega bariko bariga ibiharuro kuno munsi bahisemo kwiga icigwa co guharura kw'amasaha imbere ku kibaho cifise amabara yera handitse ko imitsingi y'isaha hasi hasanzwe hirabura.

Ishuri, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, risanzwe rifise, aho babika amazi, hubakishije amabuye; imbere hari n'utwasi dutoya, kandi rifise intsinga z'amatara arengana, hirya no hino, hari ibitoki n'imyembe.

Amatafari yubatse isengero rinini ryo mu Kinindo ariko hirya no hino hari ibiti .Abavuye gusenga baratash ibarabarabaca mu ririmu amabuye menshi utwatsi twiza turi munsi y'isengero.

Ishuri ryimenyerereza ko abana yubaswe ku buhinga bwa none risize amabara atandukanye hamwe muri iyo harimwo ayasa n'umuhondo ayirabura hasi hasize isima imbere ibiti binini harimwo vy'inyembe.

Ibikoresho vy'abanyeshuri harimo udusaho twihabura n'intebe isa niyisize irangi ariko ikozwe mu biti impome zirezire zubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, iri ku ishuri ryisumbuye ry'I nyanzaraki mu ntara ya Bururi kandi bararikunda.

Indobo zibiri zirimwo ibikoresho vy'abanyeshure harimwo isanagahama yirabura kandi ziri ku ishuri ry'isumbuye ryo mu rutegama mu ntara ya gitega barazikunda kuzishiramo n'ibindi bikoresho bitandukanye kuko abanyeshuri babyigamo ari benshi.

Abana b'abanyeshuri biga kw'ishure ritoya ryi Matana bavuye kw'ishuri kandi bahetse n'udusaho twabo. Bari mw'ibarabara iruhande y'ikibuga c'uumupira w'amaguru gisanzwe kihateyeko utwatsi ariko hirya no hino hirya ibarabara hari ibiti birebire vy'amofe n'ivy'imyembe.

Ububiko bw'ibitabo buri muntara ya buronka muri komine matana aho basanzwe bigira abanyeshure kandi bakanasomera n'ibitabo hari ibifise ubwoko butadukanye imeza bicara ko n'intebe kandi hirya yaho hari ibiti bitanga akayaga kuko n'amadirisha rifise asanzwe ariko ibiyo.

Abana biga mu mwaka wa kabiri wo kwimenyereza barikumwe n’umuvyeyi wabo bariko barasubiramwo ivyigwa kuko bafise ibikoresho bandikako mu ntoki, bicaye ku gitambara ,inyuma yabo inzu yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru umuryango usa nagahama uhuga.

Umurima munini w'ibigazi birebire bisa neza, bifise n'amababi manini, kandi umwana umwe yambaye umwambaro w'ishuri asanzwe yicayemwo, musi y'aho hari umurima w'ibijumbu n'uw'imyumbati, utuzu duto duto tw'abanyagihugu.

Kwu ishuri ry'imwizigiro mu ntara ya Ngozi ryiga ko abana kuva mu kabiri gushikana mu icumi na rimwe bahiga .Amapapuro amanitse hejuru ku ruhome handitse ko amazina y'abanyeshuri bahiga n'igikumu c'abavyeyi babo.

Ikigo kinini gifise n'amabara meza arimwo ayagomba gusa n'ubururu ayasa, n'urwatsi rutoto imeza zitondesheje umurongo n'intebe bicarako bariko baranwa icayi abanyeshure biga kuri iryo shure ryo murutana kuko basanzwe batandaza amahera makeya ku giciro kiri hasi.

Ishuri ry'i Karusi ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko risanzwe ryubatswe mu banyagihugu hirya no hino hari imirima y'ibitoki , y'ibigazi n'iy'imikaratusi ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto kandi abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga kuko umwanya wo kuja mu karuhuko utaragera.

Ishuri ry'Inyanzarake mu ntara ya Rumonge ryigako abanyeshuri bo mu wa kabiri bagiye mu karohuka ariko mw'ishuri basezeho ibikoresho vyabo nk'ibitabo, kandi intebe zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti, hasi hasanzwe hasize isima ku mpome amabara yera.

Kw’ishuri ryigako abana bariko bari menyereza bari munsi y'imyaka itanu ,kurubaho gw’irabura bashizeko amabara atandukanye kugira bashobore kuyatandukanya, irisa n'umuhondo ,irisa na gahama, irisa n'ubururu ,irisa nurwatsi rototo na yandi harimwo n’iryera.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu rumeza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasanzwe hasize amabara yera intebe z'ibiti zitondekesheje ku murongo mw'ishure hasi hasanzwe hasize isima abanyeshure bagiye mu karuko k'iminota mirongo ine n'itanu baraza kugaruka baco bakora ikibazo.

Abanyeshuri biga kwi'shure ryisumbuye ryo mu ruvumera bambaye umwambaro w'ishuri kandi imbere hara amabendera abiri ry'uburundi n'irindi ry'ikindi gihugu kibanyi kuko bafise ibiti bamurako ivyamwa harimwo imyembe n' imicungwe kandi iryo shuri ryabo ryubakishije amatafari risakaje n'amabati.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ryo murukina mu ntara ya rumonge bariko baramesa impuzu zabo kuko basanzwe biga mw'ishure ry'indaro benshi muri bo n'abakobwa bamishe ibitambara bitandukanye hari mu vyagahama, ivyera, ivyirabura, n'ibisa n'ubururu.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanzarake mu ntara ya Makamba, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, imbere mu mwaka wa kabiri, abanyeshuri bariko bariga ibiharuro. Kuva kuri kimwe gushika kuri mirongo ibiri, uko bisanzwe vyandikwa mu gifaransa. Vyanditse ku gapapuro gasa n'umuhondo, kamanitse ku ruhome imbere.

Kw'ishuri ryiza cane, ry'i Nyagasasa, mu ntara ya Bururi, ryubatswe mu buhinga, mugezweho, ariko imberemw'ishuri, risazwe ritondekeshejemwo, intebe z'ibiti; abanyeshuri, bagiye mu karuhuko, k'iminota mirongo ine n'itanu; hasi hashashe isima, urubaho rwirabura, ruri imbere.

Akabarabara kagenda mu Rutegama mu ntara ya Gitega, karimwo amabuye menshi, hirya no hino hakikujwe n'ibiti vy'amavoka, inkaratusi amufe, eka nivy'imyembe, inzu z'abanyagihugu zisakaje amabati, abanyeshuri bariko baracamo bataha.

Abanyeshuri gakuri kaminuza mu Kinindo bitwa Umuco hasanzwe higira abana biga ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi bagiye mu karuhuko ariko ibikoresho vyabo vyose babisize ku ntebe kuko baza kugaruka haheze iminota mirongo ibiri n'itanu.

Abasanzwe bakorera imyimenyerezo y'igisirikare, hari utwatsi dusa n'u rwatsi rutoto, ahari ibiti birebire bigizwe n'imyembe, imikaratusi, Inzu bararamwo isize amabara asa n'agahama, ku mabati ayera, umuryango usa n'ubururu uruguruye.

kwishuri ry'intango ryo murukina, mu gisagara ca Rumonge , risanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, abanyeshuri bahiga bo mu mwaka wa kane , bari mu kahuruko k'iminota mirongo ine n' itanu n'amasogonde cumi nabiri , kandi imbere yaho hari ikibuga kiriko n'imyembe.

Ibikoresho, abanyeshure bakoresha, bariko bariga, harimwo amakaramu, ibitabo, eka n'ibindi; biriko biradandazwa, kw'isoko ryisumbuye, ryo ku Musaga; kandi ntibizimvye, bigurwa amahera, atari munsi, y'ibihumbi bitanu vy'amarundi; kandi ababikeneye, bariko baravyihutira.

ubwogero bwiza cane kw'ishure ry'isumbuye ry'inyagasasa usize amabara yera imbere hasazwe hasitse amabara asa n'ubururu ku miryango kandi abanyeshuri barakunda ku hogera hasi hasitse isima imbere y'aho gato maraakarabira amazi.

Inzu z'abanyagihugu nziza zubakishijwe amatafari zifise amabara asa n'uburoro ku madirisha zisakaje amabati zikikujwe n'imirima y'ibitoki amavuka inyumbati eka n'ibiharage kandi vyinshi muri vyo biri mu kwera.

intebe nziza zitondekesheje umurongo ziri mu ishuri ry'isumbuye ry'inyanzirake ariko zisanzwe zikozwe mu biti abanyeshuri bagiye mu karuhuko kuko bahegece gukora ikibazo gibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka ukirikira.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikikujwe n'utwuma turifashe dusa n'urwatsi rutoto n'ibisa n'ubururu, amazi aratemba cane kuko barayahaye inzira, utwatsi twiza, abanyeshure bayitembagazako bariko barasama akayaga.

mu ishuri ry'inyagasasa mu gisagara cya bururi isanzwe ryubatswe ku buhinga bwa none kandi imbere mu ishuri hari intebe zikozwe mu biti n'imeza abanyeshuri bicara ko n'akabati kari imbere tarimo ibikoresho nk'ibitabo abanyeshuri basoma ku matrishi asanzwe hari biyo kandi abanyeshuri bagiye mu karuhuku

Kw'ishure ry'abafaransa ryi Bujumbura ryitiriwe nelson mandela yigako abanyeshure benshi kandi batandukanye bavuye no mu bihugu bitandukanye, hari uduti twiza dutanga akayaga kandi rifise n'amabara menshi abereye kuraba no kuipfuzwa.

Mu ngoro y'amanama, mu kigo co ku Mutanga, aho abanyeshuri, biga muri kaminuza y'Uburundi, bakunze kugirira inama, iyo hagize ikiba; amatara hejuru, ariko araka, ku mpome, hasize amabara yera, intebe ziratondekesheje umurongo, kandi inama, itangura isaha zine.

kw'ishure ry'isumbuye ry'umurumeza muntara ya bubanza isanzwe ryubatse n'amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko ku mpome risize amabara yera hasi hasize isima ku ntebe ari ibiti bikozwe ko kandi hasa neza cane, abanyeshuri bagiye mu karubuko.

Ikibaho cirabura kiri ku ruhome cubakisha amatafari kuva hasi gushika hejuru canditse ko inzandiko harimwo zifise amabara yera nayirabura kuko hasiho hasanzwe hasize isima ku madirisha n'imiryango hariko ibiyo n'ivyuma hejuru hasakaji amabati.

Abanyeshure biga kw'ishure umuco ryo mu kinanira biga mumwaka wakane mu vy'ubuhinga n'ubushakashatsi bariko barakora ikibazo umwigisha wabo Kabura yabakurikiranye neza cane kandi arizeye ko baza kuronka umwimbu uhagije benshi muri bo batonze.

Ishuri ryiza cane ribakisije amatafari kuva zushika hejuru ariko risanze riciye ko imirongo isize ibaragera hejuru risakaje amabati h'iryano hino hari ibigazi binini kandi birebire iriko nutwatsi no tubabitwiza dusa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri r yisumbuye ry'imatana mu ntara ya bururi zibakishije amatafari ahiyekuvasi gushika hejuru isanzwe gigamo abana biga y'ibiharuro hasi hasize isima kandi n'ingazi tsitugagira zigenda iyo abana bigira mu icenda asanzwe batombera.

udukoresho basanze bakoresha mu gucapa turi mu kantu ka kubabikamo dufise amabara atandukanye ayera ayirabura ayasanagama n'agafutish kabura ni we munyeshuri yatugutse kandi arakunda gucapa cyane ariko mwigisha wabo nawe aramukunda kuko amuhana amanota meza.

Ishuri ry'umwimenyerezo giga ko abana bari musi y'imyaka itanu ibimenyerzo bra ngo bazotangure mu wa mbere bamaze gutandukanya ibintu n'ibindi rifise impome zisizey ibara rigomba kwera kibaho cirabura canditse ko inyandiko zera abanyeshuri bahiga barakunze kuhishimira.

Ishuri ry'inyanza rake ryubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru imbere ikibaho cirabura canditseko inyandiko yera ku madirishaho ari ko ibiyo hasi hasizisima abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga.

kw'shure ryisumbuye ry'ingozi ryubatswe ku buhinga bwa none ryubakishije amatafari hasi hasize isima hasize n'amabara arikikuje ku vyuma ,hasa nagahama na yagomba gusa n'umuhondo, ingazi zidugagira abana bahiga ni kuva mu windwi gushika muw'icenda.

Murukaramu muntara yabubanza ahasanzwe hari ishuri ryigisha abana bari musi y'imyaka cumi n'itanu ivyo gusona impuzu vyobatswe neza, kandi rirasitse amabara yera ku mome imbere ya ku kibuga c'umupira w'amaboko n'ico basanzwe n'akiniraku n'umupira w'amaguru hariko ibendee arya uburundi ifise amabara yera aya asanagama na ya sa n'ugwatsi i rutoto.

ishuri riza cyane rikozwe mu buhinga bwaco cya mbere bibasi n'amatafari kuva hasi bushikanijuru imbere hari umunyeshuri yambaye umwambaro wera ku miryango asanzwe hasitse ibara risanagahama imbere ikibuga vyiryo amabuye bakenera ko umupira w'amakuru.

Kabura ni umunyeshure asanzwe yiga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rukaramu, mu ntara ya Bujumbura, risa nabi cane ku mpome kuko ari irya kera, rimaze imyaka mirongo itandatu n'ine, yambaye agapira k'uburongo n'ipantaro, ariko aravugana n'umuzamu asanzwe acunga iryo shure.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu kinindo ,ryitwa umuco ,bari mu karuhuko kiminota mirongo ine n'itanu ,hasi yasize bara ryirabura, imbere ku mpome hasize amabara yera, no hejuru kukibaho cirabura, haranditse ko intebe zikozwe mu biti kandi nta muntu yicayeho.

kw'ishure ry'isumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya rumonge kbaswe neza cyane kandi ifise mu ikibuga c'umupira w'amaboko higeno hino hari ibiti birebire harimo n'ibisaka imyembe bitoki ibigazi reka n'ibindi vyinshi.

Ku ishure ry'isumbuye ryo mu rukina utwatsi n'amatafari ahiye rifise amabara yera ku ruhande kandi imbere hasize isima utwuma turifashe rusa n'ubururu imbere ikibuga kiriko utwatsi n'umusenyi bakenera ko umupira w'amaguru.

Ibarabara ry'ivu ririko rirarenganamwo imiduga itandukanye, kandi uruzitiro rusanzwe ruzitiriye ishuri ryo kw'ishuri ry'intango ryo mu Rumeza, hari amatafari n'amabara yera aryubatse. Abanyeshuri barakunda gusimba uruzitiro.

Kwishuri ryo mu Buyenzi ryubatswe neza kandi cane risanzwe rifitse uruzitiro kubakishije utwuma dusize ibara risa n'ubururu h'irya no hino hari amashuri metsa kandi yubatse neza abana bayigamo kuva muricenda gushika muri cumi na gatatu.

Kw'ishuri ryisumbuye, ry'i Nyanzarake, mu ntara ya Makamba, ryubatswe ku buhinga, bwa kijambere, kandi rikunzwe cane; abanyeshuri, bagiye mu karuhuko, k'iminota mirongo ine, n'itanu, bavuyeyo, baca baza, gukora ikibazo; imbere, hari igihome, kimaritseko impapuro nyinshi, zerekana uko, abanyeshuri, bagenda bamenya.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kiriko utwatsi dukeya kandi ibiti bihashinze, hariho n'ibendera ry'Uburundi rifise amabara yera, ay'agahama niry'urwatsi rutoto, hepfo gato amashure abanyeshure basanzwe bigiramwo ariko anasize n'amabara agomba kwera.

Ikibuga c'umupira w'amaguru gikikujwe n'utwatsi twiza, hirya y'aho hari ibiti birebire, harimwo amavoka, imicungwe, ibigazi, imikaratusi n'imyembe. Iyo babiriye barumva ko amagara yabo ariko agenda neza, ivyo vyamwa.

I Makamba kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza-lac, ryigamwo abana kuva muw'indwi gushika mu w'icenda, abasanzwe biga mu w'icenda bo bariko barakora ibiharuro, hamwe n'umugisha wabo Kabura ariko arabasigurira neza kimwe ku kindi, nabo bamukurikiye.

Kw'ishuri yisumbuye ryo Murutegama mu ntara ya Gitega ifise ibiti Vyinshi bifise amababi arikikuje uruzitiro .ryubatswe n'amatafari ikibuga c'umupiro w'amaguru kigiya ko twasitokeya ibendera ryu Burundi bifise amabara asa nagahama asa urwatsi rutoto iryera 'inyenyeri zitatu hagati.

Ibikoresho vy'ishuri, bitandukanye, bifise amabara, asa n'agahama, ayasa n'umuhondo, ayirabura; harimwo amakaye, amakaramu y'ibiti, eka n'ibindi vyinshi, abanyeshuri bakunze gukoresha, iyo bariko baracapa, nk'udufutisho, n'udusongozo.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo kumugera mu ntara ya gitega bariko barasubiramwo hamwe kuko ibikorwa bariko barakora bariko babikorera hanze ku kibuga caho kiko twatsi twiza dutotahaye, benshi muribo baricaye kandi barashashe amakoresho yabo imbere umwigisha wabo arinyuma.

Ishuri ry'ubuhinga ryo mu Kanyosha risanzwe rigeretse incuro zitatu, zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ikikujwe n'uruhome runini intsinga z'amatara, ibiti, n'isoko nini.

Ku ishure ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ahiye kandi ku ruhome hamanitse urupapuro rusa n'umuhondo ruriko ibicapo bitandukanye impuzu z'abagore, z'abagabo n'ivyamwa eka nayandi mabara yanditse ko.

Umurima wumuceri , hirya gato harimwe ibigori , biri mu kwera , ikigo c'ishuri. Umuryango wuguruye, kandi abanyeshure bahiga , bakunze kurima imirima yishure. Hirya gato hari ibiti birebire hihakikuje harimwo nimikaratusi.

Abanyeshuri bari kumwe n'umwigisha yitwa aline yahetse umwana yambaye impuzu zera, ariko arandika yigisha mu mwaka wa kabiri, ariko arabasikurira icigwa c'ibiharuro kuko abitora cane. Abanyeshuri bariko baramukurikirana bamwe muribo badugije intoki kugira ngo bishure.

Mu mwaka wa kabiri ku ishure ry'intango ryo kumusaga mu gisagara ca Bujumbura izintebe zibiti ziri mw'ishuri kandi zitondekesheje umurongo abanyeshure bagiye mu karuhuko, iryo shuri risanzwe ryubakishije amatafari imbere ku gihome hari kibaho cyirabura canditse ko.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari kuva Hadi gushika hejuru risanze risitse amabara asa n'ubururu kandi hasi harisina imbere abanyeshuri barakinira umupira w'amaboko kandi nyuma hara ibiti birebire harimo uby'imukaratosi aho ni mu ntara ya muyinga.

Ku ishure ry'intango ry'inyagasasa mu ntara yaburore ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru abanyeshure bari mu karuhuko kiminota mirongo ine nitanu imbere utwatsi d'usa nurwatsi rutoto hepfo ibarabara riikozwe mu mabuye.

Ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,yo murumeza mu ntara ya rumonge, ifise igipapuro kimanitse ku ruhome kiriko ibicapo bitandukanye, ariko ibiganza vy'abantu kandi vyinshi bimeze ugutandukanye.

Kw' ishuri ry'isumbuye ryo mu rukaramu mu ntara ya bubanza ibakishige amatafari ahiye kuvaasigushikahijuru umuryango wo muicenda usanzwe wuguruye imbere hari ingati zitugagira kandi hasi yaho hari ibipfu bifanze n'umusenyi.

Ku kibuga, c'umupira w'amaboko, i Nyagasasa, mu ntara ya Bururi, cubatse neza cane, gisize isima; hirya no hino, hubatse amashuri, yubakishije amatafari, asanzwe asakaje, amabati; hari igiti c'umwembe, gifise amababi maremare, n'amashami; kandi abakinyi, bariko barakina; bambaye impunzu, zirabura.

Igisaho basanzwe babikamwo ibikoresho abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Muzinda kirirabura kandi kirugaye. Kabura niwe yakiguze agishiramwo ibitabo, impuzu, eka n'amakaramu n'ivyo asanzwe akoresha vyose agiye kw'ishuri, kandi biramubangukira kubiheka.

Kw'ishuri ryo murutana ryubakishije amatafari ahiye kuvasusika hejuru imbere yasize ibara ryirabura kebaho canditseko intebe zikozwe mu biti, kandi zitondekesheje umurongo hasi hasizisima abanyeshuri bagiye mu kari uhuko.

Kabura n’umwigisha asanzwe y’igisha mu mwaka wa kabiri kw’ishuri ryisumbuye ry’igihanga ariko arandika afise n’agaca murongo mu ntoki ,ijambo ryanditse ubukene yaricagaguye kandi ryanditse ku kibaho c’irabura.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kigizwe n'isima hasi, abavyeyi n'abana baje kw'ishure ry'Inyanza rake, hubakishije amatafari ariko ibendera ry'Uburundi riramanitse. Rifise amabara yera, ayasa n'agahama, ayasa n'urwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati.

Kw ishuri ryibatsi n'amatafari kuva hasi gushika heJuru imbere ku rupapuro rusa n'umuhondo hasafye ko ibicapo hariho imeza inzu ikinga igikombe ibiti abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri bariko barabishushanya neza cane.

Kw ishuri ryitirwe kwikukira mu gisagara ca Bujumbura gifiseho iruzitiro rukikuje rusize amabara asa n'ubururu kutwuma kandi hari ibiti birebire vyinshi bitanga akayaga. Ishuri risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ibikoresho abanyeshure bakunda gukoresha murivyo ari amakaramu, ibitabo, amakaye reka n'ibindi basanzwe bagura nk'impapuro, biri mu bubiko bukuru bw'ishure, kw'ishure ryo mu Rutegama, mu ntara ya Ruyigi.

Intebe nziza zikozwe mu biti zitondekesheje umurongo izindi zigerekeranye ziri mw'ishuri ry'intango ry'i Nyagasasa hasi hasanzwe hasize isima, abanyeshuri baryigamwo bariko barategura ikibazo kizobaha uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icenda.

Aho basanzwe bitegurira icigwa c'intango mu Rukaramu mu ntara ya Bubanza, basanzwe bakora ibitandukanye kandi, hari ibiti vyinshi n'utwatsi dusa neza, ibiti birebere bifise amashami meza yo kwitondera, kandi n'ibihome vyiza birebere.

ibarabara ryivu ririmwo abanyeshure bariko barakina agapira hirya no hino hari ibiti birebire vy'imikaratusi abanyeshure bamwe bambaye udupira twera kandi baratashe iyo batashe baba bagiye bariruka kugira ngo bahite barya.

Mu wa kabiri kuri kaminuza nkuru y'uburundi, mu kigo co kumutanga, abanyeshuri basanzwe biga mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi ,bariko bariga ibiharuro kandi kabura we ,n'umuhinga muribi basanzwe bigisha n'abandi banyeshuri mu gutegura ikibazo ca leta.

Kw'ishuri ryo kumusaga mu mwaka wa gatandatu ryubatswe n'amatafari kuva ha si gushikara hejuru intebe z'ibiti zitondekeshejera umurongozi y'mw'ishuri hasi hasi zisima kibaho cirabura akaba ati abigisha basanzwe babikamo ibikoresho vyabo karugayi.

Amakaramu, afise amabara atandukanye, harimwo ayasana n'umuhondo, ayasa n'agama, ayasa n' urwatsi rutoto, eka n'ayagomba kwirabura; hasi, hari igitambara gishashe kumeza, gifise ibara ry'umuhondo, kuko abanyeshuri, biga mu w'icenda, niyo bakunda, gukoresha.

Aho basanzwe bigira abana bo mw'icenda hubatswe n'amatafari ariko ku madirisha hariko utwuma dusize irangi imbere mu ishure hari imeza ariko zikozwe mu biti, kuko barakunda no kuzifungurira ko abanyeshure.

Umurima w'ibigori, harimwo n'ibiharage; abantu, bariko barabagara, hirya na hino, hakikujwe ivyatsi, ibiti binini, harimwo n'imikaratusi; kuko iyo babiteye, imvura iguye, bihita bikura cane.

aho basanzwe bogera abanyeshuri bigabo umwaka w'icenda hasa nabi cane kuko hasa ntadaherutse gukorerwa isuku ku mume asitse amabara yera hasi hasize isima iyo baje barakora ariko nta kuntu habereye

Ibiti birebere vy'imikaratusi biri mu kigobe bifise n'amababi kandi meshi bikikujwe n'uruzitiro rwa matafari iruhande yaho hari kigo c'ishuri gifise ikibuga c'umupira aho utwatsi turi ku kibuga dusa n'urwatsi rutoto abanyeshuri baragikinirako umupira w'amaguru.

Gahungu n'umukozi asanzwe akora mu gikoni kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaramuka mu gisagara ca Bujumbura yambaye ipantaro yirabura n'ishati yera n'akandi kantu apfungiye munda kamufasha kutanduza impuzu yambaye umuriro uriko uraka kuko abanyeshuri bagire bafungure.

Kw'ishure ryisumbuye ry'umuyinga munara muyinga, ryubatswe neza kandi risakaje amabati ku mpome hasize amabara yera, kibaho kirabura imbere kandi cyanditse ku ningwa zera, akabatigakozwe mu biti babikamo ibikoresho, intebe zeko ibikaye basanzwe bandikira mo , hasi hasize isima.

kwishuri ryisumuye ryo mu rutegama , mu ntara ya Ngozi , ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru , nuruzitiro rwaryo , imbere hasanzwe har 'ibiti birebere vy'imyembe birikikuje , kandi rikunze gutanga ubumenyi bukwiye.

Ishure ryubakishije amatafari kuvasiushika hejuru yiga ko abana kuva mu wambere gushika muicenda gakobwa n'umunyeshuri asanzwe gako igoshori aratons kandi yambaye agapira kera n'ijipo isa n'ubururu agiye yacerewe.

Inzu nziza yubakeshije amatafari isize n'amabara agomba kwera ingazi zidugagira iyo iri kandi ikikujwe n'ibiti by'imyembe n'imikaratusi nutwatsi n'amashugwe n'amabuye manini manini.

Ikibanza gicamo ibarabara ry'ivu hirya no hino hari ibiti byinshi harimo iby'imyembe amavoka imikaratusi, imicungwe inzu abanyagihugu bakunze kubakisha amatafari zisakaje amabati asa n'agahama.

Aho basanzwe begera imikino imbere y'ishuri ryisumbuye ryi Muyinga abanyeshuri baryigako bambara umwambaro wera n'ugomba gusa n’agahama , ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru Rigeretse kabiri amabara arisize harimo ayera imbere yaho hamanitse amakayi.

Abanyeshuri biga kwishuri ryisumbuye ryo mu kamenge, mu gisaigara ca bujumbura, ryubatse neza cane. kandi bicaye ku ntebe z'ibiti , benshi muri bo bambaye impuzu zirabura, umwigisha wabo , kamazi, ariko arabigisha inyuma hariko ikibaho cera , uruhome rusize ibara ryera.

Ku ishure ryisumbuye ryimakamba mu ntara ya Burunga ryubatswe kubuhinga bugezweho kandi ryubakishije amatafari rigeretse kabiri ivyuma birifashe bisize ibara risa n'ubururu icobasanzwe babika ko amazi cirabura imiringoti yatwara hasi hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Ishuri, ryo mu Gitaza, ryubatse neza, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, risize n'amabara, agomba kwera; ku madirisha, hariko ibiyo, hirya no hino, rikikujwe n'ibigazi, n'ibiti vyiza, bifise amababi maremare.

Gakobwa asanzwe adandaza ama inite, uwusanzwe akora mu bubiko bukuru bw'ibitabo bwo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rukaramu yamuhamagaye kugira ngo amugurire. Afise ubuhamagara bubiri kuko yicaye imbere y'imeza n'intebe y'igiti asanzwe yicayeko, ku mpome hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo.

Kw'ishure ryisumbuye y'i Nyamugerera mu ntara ya Bubanza ifise uburaro, abanyeshuri bahiga kuva mu windwi gushika muw'icumi na gatatu, bafise ibitanda bigerekeranye kimwe hasi ikindi hejuru, kandi hasa neza cane bafise n'imatera nziza n'amashuka meza.

Ibikoresho abana biga gucapa bariko baragura bifise amabara atandukanye harimwo ayera ,ayasa n'umuhondo ,ayasa n'agahama ,ayasa n'ubururu reka nayandi menshi biri ku kintu bitekeyemwo hasi hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Ishuri ryubatse neza mu buryo bwa kijambere ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risanzwe risize n'amabara yera, hepfo yaryo har’utwatsi dusa n'ugwatsi rutoto, abanyeshuri baryigako bakunda kuronka umwimbu uhagije.

Kw'ishengero ry'ingotsi risengera ko abantu benshi ryubakishije amatafari ku mpumi haryo hasize ibararyera n'irigomba gusa n'ia hirya yaho gato ibiti birebirebirikikuje bitanga akayaga aho wimvye imiserege isanzwe itwara amazi n'amashurwe ku ruhande.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, benshi muri bo bariko bararaba ibishushanyo bishushanije imbere umwigisha wabo Kabura ariko arabereka, muri abo banyeshuri basanzwe biga mu mwaka wa kabiri, kandi benshi barafise udusaho bahetse m'umugongo nta numwe yicaye bose barahagaze.

Abanyeshuri basanzwe biga kuishuri ry'isumbuye yitiriwe umweranda mariya kandi isanzwe rikorera ahitwa mu ntara ya gitega ryubatse mu buhinga bwa none ifise utwasitwitsa dusa neza kandi hari nakabarabara abanyeshuri bacamwo.

Ishuri rigeretse kabiri risize amabara agomba kwera ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura, imbere yaho hari amabuye n'umukozi asanzwe akora ivy'isuku umwe n'agakinga gatoya kahahagaze.

Kw'ishure ryubakishijwe umatafari ahiye kuva hasi gushika hesuru ry'imatana risanzwe rifise ikibaho cirabura mu mwaka wa kabiri bariko bariga imbere hari ineza ikozwe mu biti asi hasi isina kumpumari ibara rigomba gusa n'umuhondo.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo ku Musaga, mu mwaka w'icenda, bariko bariga hamwe n'umwigisha wabo yitwa Eveline. Ikibaho imbere kirirabura kandi abanyeshure bambaye umwambaro wera n'intebe bicayeko z'igiti. Hasi hasize isima.

Abana biga mu w'icenda mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga bariko bariga kuko ku meza bicarako, abigisha babo hariko ibitambara vyera. Abana na bo bicaye ku ntebe zifise ibiti, hirya yabo aho babika ibitabo basomera.

Ishure ryitwa Cubahiro mu gisagara ca Bujumbura mu kinindo rigeretse kabiri ryubatse ku buhinga bugezweho. Ku ruhome hasize amarangi agomba gusa n'umuhondo n'ayasa n'agahama. Abanyeshuri baryigako bambara umwambaro wera n'uwirabura imbere imiduga ihahagaze ibendera y'Uburundi iri hejuru igiti c'umukaratusi gifise amababi menshi.

Kw'ishuri ry'isumbuye ry'inyagasasa, yubatswe hagati munzu z'abanyagihugu, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko rifise amadirisha amabara yera ku mpome imbere ibiti bito bito ariko vy'amashugwe n'utwatsi duke.

Ibarabara, rica kw’ishuri ryisumbuye, ryo mu Rutana, hejuru yaryo, hari uruhome rw'amabuye; ishuri, ryubatse n'amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru, risize amabara yera; udushurwe, n'ivyatsi vyiza, harimwo, n'ibiti vy'imyembe, birikikuje.

Inzu yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hariho n'inkengeri bavuza, iruhande hari ivyamwa, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, amashurwe, hirya gato yayo isanzwe isakaje amabati.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo murumeza mu ntara ya gitega bibaswe n'amatafari abekovasibucika ijuru ku nkome ari holwande rusize ko ibaragera hashafye ko n'ibendera by'uburundi n'inzandiko z'irabura hariho igobabikamo amatsi kwirabura nko twatse tukeya turiko turune.

Abana bari kw'ishure ry'intango mu ntara ya rutana bariko barakina bakwega igiti abandi bikwegeraho kuko umwigisha wabo karoli aba hagaze i ruhande yambaye ipanaro n'agakoti byirabura higya yabo hari inyubako yubakishije amatavari n'ibiti by'imikaratusi n'amavoka.

Kwishuri ryi Nyagasasa mu nkara ya Bururi ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku mpome hasitse amabara ku mirongo ikika n'imanuka igomba kwera kandi mu ishuri hasize isima intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo.

Igiharuzo aharuza mu gukora ibiharuro abana biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhiga n'ubushakashatsi kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu ntara hagati ariko arakora . Kabura kandi afise ikaramu n'ibitabo bifise impapuro zera ariko arandika ko niikaramu yirabura.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Giheta, mu ntara ya Gitega, bariko barakora ikibazo co muw'icenda kibaha uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi na rimwe, bambaye imyambaro yera kandi bose baratonze ku murongo, nta numwe ari ku ruhande y'uwundi.

Kwishure ryo muntara yo Kayanza aho bita ibutaganzwa ryubatse neza kandi risize isima hasi, uruhande rw'iruhande y'amashurwe ruriko amabuye amashurwe meza afise utubara dusa n'agahama n'ibiti birebire, harimo ivy'imyembe n'ivyibigazi inyuma y'amashuri.

Kw'ishuri rikuru ry'ingozi yiga ko abanyeshuri kuva mu wa mbere gushika mu icenda isize n'amabara harimu ayasa n'ubururu imbere ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima rwatsitug ikikuje tusaneza inyuma imikaratusi n'imyembe ihari.

ku ishuri yi Nyanzarake izitirijwe n'uruzitiro rw'amatafari ahiye kandi hirya no hino hakikujwe n'ibiti vy'inyembe n'ibitoki imbere ikibuga kiriko utwatse duto duto turiko turamera.

ku ishuri ryisumbuye ry'I Ngozi ry'urwatsi n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ikikujwe n'amabara yera imbere igiti kiriko ibendera y'Uburundi , kiriko n'amabara atandukanye isa n'agahama, ryera, ry'urwatsi rutoto, n'inyeneri zitatu hagati, igiti kirekire amashurwe, ikibuga c'umupira w'amaguru.

Aho basanzwe bakorera imyimenyerezo ya gisirikare hubakishise amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasize n'amabara yera, ku madirisa no ku miryango hasize amabara asa n'agahama hasi hasanzwe hasize isima kandi harimwo ibiti birebire vy'imyembe.

Inyanzarake ahasanzwe hari ishure ryiza ryubatswe ku buhinga bugezweho imbere mu ishure hari intebe zikozwe mu biti kandi hari ikibaho gifise ibara rigomba gusa n'urwatsi rutoto amabara yera ariko mpame hasi hari intebe zikozwe mu biti.

Kwishuri ryiza ryi Nyakasasa bazo ku buhinwa bwa none kandi bigetsweho abanyeshuri bakunze kurikorera ko imyimenyerezo kugira ngo base bashobore gutora ikibazo ca leta hejuru asitse amabara yirabura kandi bicara ku ntebe z'ibiti abahungu n'abakobwa bose barahigira.

Amashure meza cane yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asanzwe anasize n'imirongo yera amatafari ku ruhande hejuru hariko amabati asa n'agahama akayira abantu bacamo utwatsi dusa n'urwatsi rutoto duhimbaye.

Kw'ishure ry'isumbuye ry'inyamugerera muntara ya gitega risanzwe rifise aho baratangariza ibikoresho by'abanyeshuri abantu babiri bac kugura kandi baradangatza n'amata amwe asanzwe agugwa amahera ashika ku gihumbi nabiri y'amarundi.

Abanyeshure bakwishuri kitwa umuco yo mu kinindo u mwaka wa kabiri mu isate cy'ubuhinga bariko barakurikirana micaye ku ntebe sera kandi imbere icuma kirakigi hasi hasize isima umame asise amabara atandukana.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rukina, mu ntara ya Bujumbura, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu, ku mpome imirongo ikika n'iyimanuka yera, ikibuga kigizwe n'utwatsi twinshi kiri imbere, n'aho basanzwe bakinira umupira w'amaguru.

Ikibaho cirabura canditse ko co mu ishure ry'intango ryo murumeza risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru mu mwaka wa kabiri intebe zitondekesheje imirongo kandi zikozwe mu biti umuryango ufise ibara risa n'agahama hasi hasanzwe hasize isima.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ry'intango ryo mu rutegama mu ntara ya bururi cubatse neza ariko imbere hasize amabara yera kibaho cirabura cyanditse ko intebe ikozwe mu biti amasima asize hasi hejuru isakaje amabati.

Abanyeshure biga kwishure umuco ryo mu kinindo bariko bariga kandi baricaye umwe muribo yazanye akagopo gatekeyemwo amazi yasohotse yasize ikaramu n'ikaye yanditsemwo ku ntebe abandi bariko barakwikirana umwigisha.

Ku ishure ryisumbuye ryo mu rukina mu ntara ya Bujumbura risanzwe ryubatse hafi y'ibarabara rifise ibiti birebire bifise n'amashami menshi n'amababi meza rikikujwe n'uruzitiro rusize irangi ryera ryiga ko abana kuva muwundi gushika muwikenda.

kwishuri ryi Mbuye intara ya ngonzi risanzwe riri hafi y'ibiti vyinshi n'imirima y'abanyagihugu, amabarabara abiri arengana kozwe mu ivu kandi asanzwe ashika ku ishuri hari imirima y'ibitoki, y'ibigazi, n'iy'imikaratusi.

Kw’ishure ry'intango ryo mu rukina mu gisagara ca Bujumbura aho basanzwe bakorera amanama hameze neza imeza ziratonze kandi intebe basanzwe bicara ko nazo zirahari, amadirisha aruguruye ntanumwe arinjira kuko inama itegekanijwe gutangura amasaha y'umugoroba.

Inzu yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, isakaje amabati yera, ku madirisha no ku miryango hariko ibara risa n'agahama, imbere ivu riharunze kandi ryinshi.

Ku bitaro bikuru vy'ingozi aho basanzwe bakira abarwayi barwaye ingwara ya malaliya ariko ivyo bitaro bikaba bifise ibitanda bigerekeranye umurwayi umwe arara hasi uyundi hejuru kandi birashashe amashuka agomba gusa n'ubururu n'akubisegamura gafise utubara dutandukanye.

Abanyeshuri bigamu w'icenda ku ishuri ryo mu Rutegama risanzwe ryubatse hafi barabara yubakishije amatafari. Imbere yabo hari igihome cirabura n'umwigisha yambaye agashati kera ariko arabasigurira icirwa c'ibiharuro aho bicaye kuntebe zi ibiti bamukirikiye.

Abana biga mu wa kabiri, kw’ishuri ryisumbeye ry'i Ngozi, mu gisata c’ubuhinga, n'ubushakashatsi, bari mw’ishuri bariko bariga; bicaye ku ntebe z’ibiti, umwigisha wabo yitwa karori, yambaye ishati yera, ariko arabasubirishamwo; ikibaho cirabura basanzwe bandikiramwo, canditseko ibiharuro.

Kwishuri ryo mu Kamenge mu mwaka wa kabiri mugisagara ca BuJumbura ryigako abana biga ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi bariko bariga ikibwa c'ibiharuru hamwe n'umugisha wabo karori. Kuko bariko baracapa imizindi bongera banasigura ikimpamvu aby'izuku bariko barabikurikira neza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Ibuyengero, mu ntara ya Rumonge, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risize amabara atandukanye, ayasa n'umuhondo, ayagomba kwirabura, hasi hasize isima. Abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga.

Ishure ryiza cane kibazo muwenda brakijambere kibakishije amatafari kuvasushikahecuru rigeretse kabiri uruhande rumwe haseze amabati yera ahandi asanagahama imbere hari twatsi twiza dusa no guhatsi rutoto kandi rikikujwe n'imisozi miremire.

Ibarabara ry'ivu ririmwo n'amabuye rimeze nabi rigenda kw'ishuri ryo mu gitaza higamwo hano hari ibigazi bifise amababi maremare inzitiro z'inzu z'abanyagihugu imirima y'ibitoki n'ibindi biri mu ibarabara.

Kw' ishuri ryo mu rutegama mu ntara ya Gitega ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru idirisha ibiyo vy'aramenaguritse hasize amabara yera hasi hasize isima ariko imbere y'ishuri hari utwatsi dusa neza amashugwe n'ibiti vy'ibigazi.

Kw’ishuri ryisumbuye ryo kumusaga mu gisagara ca bujumbura rigeretse kabiri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera hirya no hino ariko utwatsi twiza, udushugwe ,ibiti birebire.

Kw ishuri ryitiriwe kwikukira mugisagara ca BuJumbura Cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasize n'amabara asa n'ubururu .Hirya yaho hari biti Vyinshi birebire butwatsi kibuga c'umupira w'amaguru bihakikuJe abanyeshuri bari mu karuhuko bagaze imbere y'ishuri.

Yohana n'umunyeshuri bakwishyura ryisumbuye ry'Inyagasasa , yajumurariwe ahagaze mw'ishuri. Inyuma yiwe hari ikibaho canditseko n'ingwa zera ikibaho gisanzwe cirabura, amadirisha y'ibiyo ku mpome hasize yibara igomba gusa n'urwatsi rutoto. Hirya y'ishuri hari ivyatsi birebire n'ibiti.

kw'ishure ryisumbuye ry'ingotzi rifise amabara asanagahama ku mabati ko mumwe hari ibara rigomba gusa n'umuhondo imbere hari utwatsi twitsa n'amashurwe n'imirima ibiti birebere bihakikuce kandi abanyeshuri bafise akabarabara bacamo karimwo.

Isengero ryo murutana mu ntara ya burunga ryubatse neza ikikujwe n'amashamba harimo ivyatsi n'ibiti birebire amadirisha y'ibiyo ku mpome hasize amabara yera, hasi ibara rigomba gusa nagahama.

Kabura na Bukuru ni abanyeshuri basanzwe biga mumwaka w'icenda bariko barasubiramwo ibiharuro kuko bazi neza yuko bikunda kubagoba. Bariko bakorera ku rupapuro rwera n'ikaramu yirabura, imbere yabo hari amadirisha ariko ibitambara.

ikigo kiriko amashuri menshi harimwo ay'intango ,ayisumbuye , cubatswe mu buhinga bwa none , ku miryango yaco hasanzwe hariko ibara risa n'ubururu , amatafar'aryubatse ahiye kuva hasi gushika hejuru akab 'asakaje amabati , ikibuga kir'imbere , kiriko utwatsi twiza , n'amashurwe.

Igiti kinini, c'umwembe, gifise amababi menshi, n'amashami maremare; hirya y'aho gato, amashuri yubakisije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru; ku miryango, hasize amabara, asa n'ubururu, n'ayandi hepfo, asize ibara ryera.

Abanyeshuri batatu, bariko barifotoza; bambaye udushati twera, uwundi yambaye, agapira kirabura; bari ahantu, hari umusenyi mwinshi, ku kibuga kiriko, utwatsi dutotahaye; hirya y'aho hari igiti kinini, c'umwembe.

Abanyeshuri bo kw'ishuri yitwa umuco mu gisigara ca Bujumbura mu Kinindo bariko bariga kandi baricaye uretse umwigisha wabo wenyene ahagaze ariko arabasigurira, imbere no ku mpome hasize amabara yera ,hejuru amatara asanzwe ariko araka.

ku ijuri igisumbuye ry'imatana mu ntara ya bururi byiga ko n'abana bo mu wa mbere biga ibyo kwimenyereza imbere ku kibaho haranditse ko indome zitandukanye kandi hasi hasanzwe yasidze isima ku mpome amabara yera abanyeshuri bariko barakurikira migisha wabo

i buganda muntara ya cibitoki , ahahoze hari ishuri ariko intebe zavunaguritse , zikozwe mu biti iryo shuri rifashwe n'ibiti kandi ryubakishije amabuye hasi nta sima ihari , haribitafari ivyondo eka n'ibivu vyishi , kuko biragaragara ko batakihakorera.

Ku ishure ryo murutana mu ntara ya burunga mu mwaka wa kabiri hubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imbere ikibaho cirabura intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo hasi hasize isima.

Abanyinshure basanzwe biga mwaka w'icenda batunze imirongo bambaye inkofero ishati yera icipo isa n'ubururu n'akanu gasa n'umuhondo bambaye mu ijosi, kuko bariko baravugana uko bitegurira ikibazo ca reta bagiye gukora.

Abanyeshuri, biga kw’ishuri ryisumbuye, ry'intango, ryo ku Musaga, mu gisigara ca Bujumbura; bambaye umwambaro, usa n'ubururu, kandi biga, mu mwaka w'icenda; bariko barakora, ikibazo kibaha uburenganzira, bwo kuja mu mwaka w'icumi na rimwe; nta n'umwe, ariko araraba ku ruhande, bose baracecetse.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo murumeza mu ntara ya Burunga, basanzwe biga mu mwaka wa kabiri, bari mw'ishuri bariko bariga, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere hari ikibaho cirabura.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,rigeretse kabiri risize n'amabara yera, ku miryango no ku madirisha hasanzwe hasize ibara risa n,ubururu, imbere hari udushugwe twiza cane n'ikibuga bakinirako umupira w'amaguru.

Ku ishure rikuru ry'Ingozi rifise abanyeshure kuva muhundi gushika muricumi na gatatu risanzwe rifise uburaro ryubatse neza rifise amabara yera ayasa n'agahama amashugwe ivyatsi ibiti vyivyamwa vyiza kandi birebire.

Abanyeshure biga kw'ishure nshingiro ryo mu Rutovu, mu ntara ya Bururi, bari mw'ishure kandi bariko barasenga mu mwanya w'icigwa co gusenga. Benshi muribo bambaye umwambaro wera kandi bicaye ku ntebe z'ibiti.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye ryitwa umuco mu gisagara ca Bujumbura aho bariko barakora ikibazo umwigisha wabo karoli abahagaze imbere bose bariko barakora nta numwe araheza baricaye.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kanyosha, ryigako abana, kuva mu w'indwi, gushika mu w'icumi na gatatu; ryubakishije amatafari, ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; risize n'amabara yera, rigeretse kabiri, risakaje amabati.

Imirima myiza harimwo iy'ibigori reka hacamwo nutuyira abantu bacamwo bariko bararengana, abanyeshuri biga kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Rutegama basanzwe biga ivy'uburimyi n'ubworozi, bagiye kuraba iyo mirima uburyo ibereye ijisho kugira ngo bashobore guteza imbere uburimo bwabo.

Ku ishure ryitiriwe umuco mu gisaka ca Bujumbura mu kinendo risanzwe ryigamwo abana biga mu wa kabiri bagiye mu karuhuko kiminota mirongo ine nitanu intebe mw'ishure ziragaragara zisanzwe zikozwe mu biti imbere ku kibaho rugomba gusa n'urwatsi rutoto nta nakimwe canditse ko ku mpome hari amabara yera hejuru amatara ariko araka.

Ibikoresho vy'abanyeshuri basanzwe bakoresha birabitse kandi bibitse neza, harimwo n'amakaye, ibitabo biri ku rutonde rwiza, ifise amabara yera, ayasa n'umuhondo eka n'ayandi atandukanye. Muri yo arimwo ayo bakunda kurusha ayandi.

kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kinindo risanzwe ryubatse neza cane kubuho ingabo gezwiho imbere hari umigisha yambaye agapira kagomba gusa nagama n'ipantaro yirabura hari abana bariko bariga bambaye imipira yera eka ari n'amabara atandukanye hasi n'imbere kumpome.

Kw'ishuri ryisunbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Bururi risanzwe ryubatse neza cane , rifise intebe zitondekesheje mw'ishuri zikozwe mu biti kandi ku madirisha bafise ibitambara bashira iyizuba ririko riraka ku mupome hasize amabara atandukanye: iryera irigomba gusa n'umuhondo , hasi hasize n'isima.

Kw ishuri yitiriwe kwikukira mugisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Risize amabara yera rigeretse kabiri imbere y'aho hari ibiti vy'amashugwe nutwatsi dusa nurwatsi rutoto ibendera ryu Burundi rifise amabara asa nagahama isanurwatsi rutoto n'iryera n'inyenyerizitatu hagati.

Ishuri yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ikikujwe n'ibiti vy'imyembe bifise umuryango winjira ukozwe mu twuma bisize ibara risanagama umwana ariko ararengana ari ku kibuga inyuma y'iryoshuri.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubase ku buhinga bwa none kandi basanzwe bakinira n'umupira w'amaguru ariko n'urwatsi twiza dusa n urwatsi rutoto akikushwe n'ibiti birebire by'imikaratusi n'iby'imyembe kandi amashuri meza yubatswe n'amatafari ahari.

ku ishuri rinini ryi Ngozi rifise umurima munini w'amashurwe n'ibiti by'ivyamwa. ahasanzwe hakorera abigisha bavuye mu ntara za gitega na Muyinga hari imodoka ifise ibara ryirabura n'iyindi ifise igera kuko niyisa nagahama iri hafi yazo.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risize amabara agomba kwera, rigeretse kabiri. Imbere yaryo hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibiti vy'amashugwe kandi rirashajije.

Kw’ishuri ry'i Nyanzarake, mu ntara ya Bururi, ryubatswe ku buhinga, bugezweho, kandi, risize amabara, agomba gusa n'ubururu, ayera; ku mabati, agomba kwirabura; imbere, hari ikibuga, kiriko utwatsi, dukeya, kandi bakinirako, umupira w'amaguru.

Abanyeshuri b'amwaka w’icenda bambaye umwambaro w'ishuri barahagaze bari mw’ishuri kuko imbere yuko biga babanza kuririmba indirimbo yo guhimbaza Imana ,bariko bararirimba kandi amashuri afise amadirisha ayugazwa n'ibiyo.

Ishure ryisumbuye ry'Imakamba, mu ntara ya Burunga, ryubatswe neza ku buhinga bwa none, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, aho basanzwe babika ibitabo hasi hasize isima, ibiti birebire vy'imikaratusi, n'ivyamufe birikikuje n'ivyatsi.

Abanyeshure biga mu mwaka wicumi na kabiri bariko barakora umwimenyerezo babahaye umwe wese afise mudasobwa yiwe kandi baricaye ariko bakorera hamwe bicaye ku ntebe z'ibiti imbere ku meza hashashe ibitambara inyuma ku biyo hasanzwe hariko ibitambara bikingira izuba.

Abanyeshuri bariko barakora umwimenyerezo umigwisha wabo yabahaye bari mw'ijoro ku mesa hari urupapuro taribariko barakoresha kandi muri bo n'abakobwa gusa bariko barabira hamwe ko botora imyishu y'igiharuro yabahaye.

Abanyeshuri basanzwe biga iryo kubaka mu kinindo bambaye imyitwikiro isa n'ubururu n'imyambaro isa kandi benshi muri bo banamaze gutahura cane ico kubaka Harimwo abahungu n'abakobwa hari abahetse udusaho dutwaramo ibikorere.

Abanyeshure biga muwindwi ku ishuree ry'ubuhinga ryo mu gitaramuka mu ntara ya Bujumbura bariko bariga bicaye ku ntebe kandi benshi muri bo bafise za mudasobwa umwigisha wabo yitwa Karori yambaye amarori ariko arabakurikirana.

Abanyeshuri basanzwe biga ity'ubuhinga bakoresheje za mudasobwa mu kisata c'ukumenyesha makuru bambaye impuzu zera ariko umwe yambaye agapira kirabura ahagararanye n'umwigisha wabo Minani babitoye kuko barose umwImbu uhagije.

Abanyeshuri biga mu kamenge kw'ishuri isanzwe yigisha ivyo gukora amatara biga mu wa kabiri bariko baragerageza kuvyo bize mw'ishuri bose hamwe bakoraniye hamwe bafise intsinga mu ntoki abandi bariko bararorera inyuma yabo uruhome kubatswe n'amatafari ahiye.

Kw'ishura nderabigisha mugisagara ca Bujumbura ryo mu kamenge risa neza cane risize amabara meza kandi ryubatswe k'ububinga bugezweho rifise amashurwe ibiti bitanga akayaga imbere hari isima ku kibuga c'umupira w'amaboko n'aho bahagarika imiduga.

Ikigo cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi hari nuduti twamababiye meza asa neza cane twatsi dutotahaye udushurwe reka vyose irabereye kuraba kandi birahimbaye.

Abaririmvyi basanzwe bariko baritegura iyo baririmba bari mu ruhande runini Rwubatse neza harimo n'ivyuma vyinshi bakoresha mu gutegura indirimbo intebe zirabura bicara ko kumpome hari amabara yera hefuro amatara ariko araka.

Aho umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu gitaza asanzwe akorera hariko igihariro kimwe iryo shuri risanzwe ryubakishije amatafari afise ibara rigomba kwera kandi hasi hasize isima, nuko abanyeshure bakunda kuha kuropa bahakorera isuku neza.

abanyeshure bokwishuri yitiwe umuco mu isobera cya gucumbura isa neza cyane kandi giga ko abanyeshuri benshi bigamugisata c'ubuhinga mu mwaka wa kabiri bariko barakora umwimenyeretso umuyigisha wabo yabahayi ku muntu hubakishije amatafari kandi hasitse n'amabara asa n'umuhondo.

Karire ni umunyeshure asanzwe yiga mw'ishure ry'abakuze, yambaye umwitwikiro wirabura n'impuzu ifise utubara dutandukanye, harimwo utwirabura n'udusa n'agahama. Yicaye hasi ku ntebe y'igiti, imbere hari ikibaho cera canditseko, ku mpome hasanzwe hasize amabara yera, hasi hasize isima.

Abanyeshuri biga Ngozi mu gisata cubuganga bafise ikibaza ciza basanzwe bigiramu harinaho bageragetsa imiti imbere hari udushukwe twaze dusa neza cane kandi dwinga ni genes harasitse isima hasi ku mume ariko ibiyo n'amabara yera.

Abanyeshuri bigari zo gucapa ku ishuri gitwa Muco ryo mu kinindo mugisagara ca bujumbura .Bariko baracapa inzu kuko barabizi imbere bariko barabira ku gishusho kihari kandi uko kimetse niko nawe ariko arabikora.

Aho basanzwe bakorera imyimenyerezo ya gisirikare, aho barara hubakiye neza cane, kandi hasize amabara yera, ku miryango hari ibara risa n'agahama, imbere hari ibiti bitanga akayaga keza.

Abanyeshure basanzwe biga mugisata c'ubuhinga mu vyo gutuma tumanako amakuru abaye nabo basanzwe bakora nivyo gusudira bambaye ibisarubete bisa n'ivu, kandi inyuma ikibaho canditse ko n'ingwa bariko baraterateranya uvyuma Kabura na Yohani na Bukuru.

Abanyeshuri, basanzwe biga, kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rumeza, mu ntara ya Bururi, risize amabara yera, kuva hasi, gushika hejuru, no hasi nyene; kandi, hari intebe z'ibiti, n'imeza abanyeshuri, basanzwe bicarako, akabati, umwigisha abikamwo ibikoresho, gakozwe mu mbaho.

Abanyeshuri basanzwe biga mu mwaka w'icenda bariko bariga barisubiramwo imbere yabo hari bitabo bariko barakoresha biri ku ntebe zikozwe mu biti kandi bariko babikora neza, barakunda gusubiramwo hamwe nabagenzi babo kugirango baronke umwimbu uhagije.

Ishuri ry'i Nyamugerera mu ntara ya Gitega, ryubatswe neza k'ubuhinga bugezweho, ingazi ziduga, k'uruhande rwo hejuru hasize ibara risa n'ubururu n'iryera, kandi hejuru hasize amabara yera n'ayasa n'umuhondo, abanyeshuri bahiga bararikunda cane.

Inzu nziza iteye igomwe isanzwe yakira ingenzi zivuye mu mihingo y'isi itandukanye, iyo nzu ikaba iri mu ntara ya Bururi ikukijwe n'ibiti vyinshi byitsa harimo imyembe amashurwe utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana mu ntara ya Bururi aho risanzwe rifise ibara risa n'urwatsi rutoto hasi, intebe ziriko ibitambara ku meza kandi n'intebe bicarako zisobetse ku mpome hasize amabara yera hejuru isakajwe amabati.

Aho basanzwe bakorera inama zitandukanye kw ishuri ryisumbuye ryi Mugera mu ntara ya gitega hari imeza mu iyo kibanza kandi amashurwe ari hejuru ibiyo biri ku madirisha n'intebe bicarako.

Abana bega kw'ishuri ry'intango ryo mu rutovu mu ntara ya burori bariko barakoresha ibikoresho, kandi bari kumwe n'abigisha babo bafise ibintu munyoki harimwo hafise ibidobo iryo shuri kibakishije amatapfari.

Ku bitaro ibikore vy'ingozi vyobaswiku muringa gugezweho, kandi bisa neza cane bifise amadirisha amatara eka n'ibikoresho vya rutura basanzwe bakoresha mu kuvura abantuu akayira abantu bacamwo bariko bararengana ata kimwa kime kirimwo.

Kw ishuri ry'intango ryo ku Musaga mu riherereye ca Bujumbura yubatse neza kandi imbere hari kibaho cirabura canditse ko ku mpome hasise amabara yera hasi hasize isima abanyeshuri b'umwaka wa kabiri bariko bariga.

Abanyeshuri b'abahinga mu gukora amatara Kabura na Bukuru na Yohana bariko barakora iradio yapfuy kuko bambaye n'umwambaro usa n'ubururu bose kandi barabitora cane inzu barimo ibakishice amatafari.

Za mudasobwa nyinshi kandi zitandukanye ziri mu ruhande rumwe kandi hari n'amabara menshi akikujwe kugwo ruhome yera, hari niziriko ziraka ariko nyinshi muri zo zirazimije abanyeshure baho bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu baca bagaruka baje gukora ikibazo.

Kwishuri ry'intango ryomu Rutana ryubatse neza ku buhinga bwa kijambere abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda mu kigo cu buhinga nariko bariga kuko umugisha wabo yabahaye akazi ku meza hari igitambara gisa n'umuhondo impapuro zihari.

Aho basanzwe basomera ibitabo kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisigara ca Bujumbura hari imeza n'intebe bicarako bikozwe mu biti kandi hari n'aho basanzwe bandika inyandiko zerekana ibitabo bihari uko bimeze bifise amabara atukura ayasa n'agahama ,ayera , ayirabura eka nibivuga mu kirundi, mu gifaransa, mu congereza kuri kahise n'ibindi.

Abanyeshure basanzwe biga ivy'ubuhinga, mu gisata co gukora amatara, mu ntara ya Rumonge, Kabura, Kana na Yohana bariko baragerageza gusubiramwo ivyo bize kandi babitoye kuko baranezerewe cane.

Abanyeshure biga ku ishure ndera abigisha ryo mu gihosha bambaye umwambaro wera bari mw'ishuer bariko barakurikirana Gakobwa we yahagurutse yambaye ishati ariko arabaza uko ico kintu gishobora gusobanurwa neza vyumvikana.

Kwishuri iryisumbuye ryo mu Rutegama mu ntara ya Gitega hari ikigo kinini. Abanyeshuri babamo kandi banigiramo hasakaje amabati yera hirya no hino hakikujwe ibitoki ibigazi ibigori kuko ni mirima myiza cane.

Mugisagara hagati ingozi ubatse amaze umeza agerekeranye asanzwe yakira ingenzi zivuye mu bihugu bitandukanye asize amabara yera, kandi meza cane kirya yawo ari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto ibarabaragika burimbie izana abo b'ingenzi.

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo kuri kaminutsa nkuru yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura hari abanyeshuri babiri baje gusoma umwe agifise mu ntoki gifise ibara risa n'umuhondo uwundi ariko aracagura yambaye agapira kera inyuma yabo hari ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo.

Kw'ishuri ryitwa umuco ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura igeretse gatatu, risize amabara yera, yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere yaho hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibiti, amashurwe, n'utubuye.

Kw’ishuri ryisumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya rumonge yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,umwigisha wabo yambaye ishati isa n'ubururu n’ipantaro y’irabura, isima isize hasi ,ibiti harimwo amashugwe n’ivyatsi.

Abanyeshure basanzwe biga mugihesata c'ubuhinga mu byo gukora amatara bambaye ibisarubete bigomba kwirabura n'umwigisha wabo antwane arikumwe na kamariza bariko barabakwikirana kugira ngo barabiko ibyo babigishije by'ukuri babitahora, ishuri ryubakishise amatafari imiryango isizi ibara risa nagahama.

Mu buriro ku ishuri ry'intango ryo mu gitaramuka mu ntara ya Bujumbura hari meza ziriko ibitambara byera intebetsirabura hasi hasitse isima amatara ariko araka ku mpume hari amabara yera kandi n'igiza cane harashajije.

Aho basanzwe bogera, abahungu biga kw'ishuri ry'intango, ryo mu Kabezi, mu gisagara ca Bujumbura; hacafyeko ishusho y'umuntu, kandi, hariko umuryango wirabura, usize ibara; ku mpome, hasanzwe hasize, amabara yera, kw'iryo shuri.

Kuri kaminuza yo mu kinindo ahasanzwe hitirirwa umuco yubatse mu buhinga bugezweho, kandi bwa none isize amabara yera, kandi igirikyanye incurozerenga zibiri urusitiro rw ubatse ukikujwe n'amatafari imbere yaho ari amashurwe ibitibirebire ukibugae kieko tubuye twiza dushajije.

Ku ishure ryimugere mu ntara ya kirundo risanzwe ryubatswe neza kandi ku mpome haryo hasize amabara yera umuryango winjira ufise ibara risa n'ubururu handitse ko imirongo itanu na bitanu kandi hasi hasanzwe hasize isima isa n'agahama.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rukaramu muntara ya Cibitoke, yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, kandi rifise n'amabara yera, ku madisha ariko ibiyo, imbere ibiti vy'ivyamwa, n'amashugwe, n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto duhari.

Umunyeshuri asanzwe y'igafise imyaka mirongo ine n'itanu yambaye umwitwikiro n'impozu z'amabara harimwo igitambara gisanagama arimwishuri yicaye ku ntebe y'igiti, ariko araraba ivyirwa mwigisha amuhaye hasi harisima ku mpome hasizera amabara yera.

Abana biga mu wa kabiri kuri kaminuza nkuru y'uBurundi mu gisaka ca Bujumbura bariko barakora ikibazo kuko umwigisha wabo yabahaye ivyo gukora, benshi bariko barandika kandi nta numwe arabira ku wundi, hejuru amatara arazimije kuko n'amadirisha asanzwe yugaye.

Kw'ishure ryitiriwe umuco ryo mu Kinindo, ryigamwo abana bari mu mwaka wa kabiri, biga igisata c'ubuhinga, bariko bariga imbere ibiharuro birakije kandi bicaye ku ntebe z'ibiti, bariko bakurikira mwigisha wabo.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Rutovu bambaye umwambaro w'ishuri kandi bamwe barataritse amaboko kuko mwigisha wabo ariko arababaza yitwa Karori ariko abigisha icirwa cya biyoroji kandi beshi barabitahura.

Inzu y'amanama yo mu Rutana mu ntara ya Burunga, intebe z'ibiti zitondesheje umurongo kandi ziriko za mudasobra ziri ku meza, n'udupapuro twandikwako kuko abaje mu nama, uwo ariwe wese aba afise akiwe.

Ahantu hasanzwe hari ubwicaro butandukanye, mu nzu yo kwa Karori hari intebe nziza kandi zizimvye zigugwa amahera menshi, ku ruhome hari n'amashusho atandukanye hari amashusho y'umukuru atwara igihugu c'Urwanda yambaye n'amarori.

Ishuri jiza cane giga ko abana b'umu karere k'ibiyaga binini ryubaswe ku buhinga bwa none, kandi bisakaye igeretse incuru zibiri rifise amabara yera ayagomba gusan''ubururu hasi imbere hari ikibuga c'umupira w'amaboko aho abana barira uruvuma amashura ukwe mesi.

Mu bwiherero bwo kw'ishuri rikuru ryi ngozi ryubatse neza kandi risize amabara yera ku miryango yo mu bwiherero hasize ibara ry'irabura amatara hejuru arazimije risanzwe risakaje amabati hasi hasize isima.

Ku ishuri ry'isumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Bururi risanzwe ryubatse neza cane rifise n'ikibuga c'umupira bakinirako abana bari mu gakino bariko barakina ko kwinyegezanya no gusimba simba kuko bari mu gihe co gukora ibibazo vyo kuja mu mwaka ukurikira imbere amabati meza asize n'amabara asa n'agahama.

Ishuri ryiza cane rifise amabara atandukanye harimwo ayagomba gusa n'agahama, ayera imbere hari udushugwe n' utubuye ryigako abana kuva mu wa mbere gushika muw'icenda kandi rigeretse kabiri rifise n'abanyeshuri bambara umwambaro wera.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura biga mu mwaka wa kabiri mu gisata co kumenyesha amakuru bari mWishuri bariko bariga amatarahejuru ariko araka, umwigisha w'abo supesi ariko arabasigurira uko ibintu Vyifashe.

Abanyeshuri basanzwe biga igifundi bambaye umwambara usa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru, umwe yambaye uwugomba kw’irabura bose bahejeje gukora umwimenyerezo mwigisha wabo yabahaye babitoye baranezerewe bariko baratwenga ,uretse kagabo we ariko arabiterateranya neza.

Abanyeshuri bari mw'ishuri kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kabezi mu gisigara ca rumonge, bambaye imyambaro yera bakikuje umuzungu, kandi hirya no hino bariko baraduza amaboko bigaragara ko bariko barasenga.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imatana ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasize isima, Kabura yambaye ishati isa n'ubururu n'ipantao yirabura nu mwigisha yagisha kuriryo shuri aratashe, imbere hari ibiti vy'amashugwe ivyatsi risa n'ubwatsi rutoto vyiza cane.

Abanyeshuri basanzwe biga mu mwaka wa kabiri mu gisita c'ubuhinga, kurikaminuza nkuru yu Burundi mu kigo co kumutanga bariko bariga hamwe n'umwigisha wabo karori ariko arabasigurira kandi bamwe muri bo bafise za mudasobwa bicaye ku ntebe z'ibiti, hasi hasanzwe hasize isima.

Kw'ishuri riri mu banyagihugu risa neza kandi abanyeshuri baryigaho biga kw'ishuri ry'intango risakajwe amabati yera ariko inzu z'abanyagihugu zifite ayasa n'agahama ibigopo babikamwo amazi intsinga z'amatara ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Aho basanzwe bakorera inama mu kigo cisumbuye co ku ishuri ry'intango ry'o murukaramu mu gisagara ca Bujumbura . Intebe zikozwe mu biti ariko utuntu basanzwe bandika ko iyo bariko baranasoma dutondekesheje umurongo nta ntumwa rinjira ariko ibikoresho byo bisanzwe birimwico kibanze.

Abana biga ku ishuri ryisumbuye yitwa ku Muco ryo mu kinindo. Abiga mu wa kabiri mu gisata cubuhinga n'ubushakashatsi bariko barasubiramo kuko umwigisha wabo yabasigiye umwimenyerezo bakora, baza gutaha babusize azobahe ico bakoreye ejo.

Kw'ishure ryo mu kamenge yitwa nderabigisha yiga ko abanyeshure kuva mu icumi na rimwe gushika muw'icumi na kabiri kandi barabandanya no muri kaminuza yubatswe neza cane risize amabara yera ku kibuga hasitse isima barakinira umupira w'amaboko.

Abanyeshuri biga kw'ishuri yitwa umuco mu gisagara ca Bujumbura bariko bariga hamwe n'umwigisha w'abo yitwa Karine baricaye imbere iki mashini kiriko kiraka kandi benshi muribo bambaye impuzu zirabura.

Abanyeshuri basanzwe bakora ivyo gukora umunyaga nkuba biga ku ishuri ry'isumbaye' ryo muruvumera, kabura na gatoto, bariko barakora basudira kuko umwe afise icuma cirabura mu ntoki, uwundi ariko araterateranya imbere hari intebe ikozwe mu biti n'akandi kantu gasize ibara risa n'umuhondo, n'a gasize ibara risa n'ubururu.

Kw'ishyuri ryo mu wa kabiri mu ntara ya Gitega ahasanzwe higira abana bo mu wa kabiri bariko bariga hasi hasize isima umuryango winjira usize ibara risa n'ubururu handitseko igiharuro mirongo itanu na gatanu kuko hasanzwe hasize ibara ryera.

abaririnbi basanzwe baririmba ku ishengero ry'abakaturika mu kamenge bariko barategura indirimbo bazoririmba ku musi wa mungu babiri bambaye muzu zirabura intebe bicarako ziriraburanye ne hasi insinga zirarengana kandi n'ibyuma birahari amatara arikoraka

Abahinga mu guteka Kana na Karire bariko barategura infungurwa z'abanyeshuri. Bambaye imyambaro yera n'udutwikiro n'ako bakwembetse zirabura. Bariko barategura ivyamwa n'imihwi n'ibindi biri kumeza kandi abanyeshuri bariteguye kuza kubirya.

Abanyeshure basanzwe biga ivyo gukora imodoka ika kwishure ryisumbuye ryo murumeza bambaye umwambaro arimo ibisarobete kuvasushika hejuru bisa n'ubururu bariko barakora imodoka yapfuye kandi ni nkahu babitoye isanzwe ryobakishice amatafari ahiye.

Kw'ishure ry' Imakamba, mu ntara ya Burunga, ryigako abanyeshure basanzwe biga muvy'ubuhinga, bariko barakurikira mwigisha wabo. Umwe yambaye umwitwikiro n'agapira gasa n'ubururu.

Kw'ishure ry'isumbeye y'inyagasasa mu ntara ya Bururi ahasanzwe higira abana kuva mu windwi gushika mw'icumi na gatatu aho abarongozi bigisha basanzwe bakorera hari umuryango usa n'agahama n'izandiko zihamanitse zera zerekana ko ariho abigisha basanzwe bakorera.

Ku kigo nderabigisha co mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, higira abana bariko baritegurira umwuga wo kurera abandi, abanyeshuri bagiye mu karuhuko kuko bagarutse bazobaza gukora ikibazo.

Ishure ryiza ry'ingozi ryubatswe mu buhinga bwa kicambere kandi rikikujwe n'ivyatsi vyinshi bisa neza harimwo ibiti vy'imyembe ,imikaratusi vy'amavoka, ikibuga c'umupira w'amaguru kiriko nu twatsi twinshi.

Gakobwa, Gahungu na Karire n'abanyeshuri basanzwe bega kwishuri ry'intango ryo murokina bambaye impoyo zidasa umwe iyisa n'ubururu ibundi y'agahama wundi yirabura munsi bambaye amashati yera bose bambaye amarori kandi bariko bariga ibyo gukata intebe bakoresheje ibyuma nk'uko basanzwe bavyiga.

ibarabara risanzwe y'icamo imiduga genda aho basanzwe bakiriya umukuru w'igihugu iyo ariko aragirisha inama mu bisagara ca Ngozi yugatse neza cane kandi ifise n'amabara meza cyane harimo dushubwe twakikuje twiza twakwitegereza.

Inzu y'ubuhinga y'i matana mu ntara y'abururi harimu za mudasobwa nyinshi hirya no hino hari ibitabo vyinshi bitandukanye hefero amataraariko raka ku mume asize amabara yera hasi hari igitambara gifise ubgoye.

Abanyeshure basanzwe biga ivyo gukora intebe batatu harimwo kabura, gakobwa na yohana bariko baraterateranya imbaho bakoresheje ivyuma, bambaye impuzo zisa n'ivu kuko inyuma yabo hari n'ikibahu cirabura canditseko n'ingwa yera.

Ishure ryiza ryubatse ku buhinga bwa none rikikujwe nuruzitiro rufise amabara yera hirya no hino hari ibiti no twatsi dusa neza ku kibuga c'umupira w'amaguru, abanyeshuri bahiga ni kuva muwindwi gushika muri icumi na gatatu.

Kw'ishure ryiza ryo mu mabanda mu ntara y'amakamba yubaswe neza ku buhinga bugezweho kandi risakaje amabati imbere yaho hari udushuwe twiza n'utwatsi ibiti by'ibigazi hirya no hino ibiti byiza bitanga akayaga kandi abanyeshuri barakunda kuhateramira.

Ikigo cigirako abanyeshuri biga ivyo kwimenyereza mu gisagara ca Bujumbura aho bita mw'i rohero umuryango winjira mu bwiherero bw'abagabo uruguruye, ku mpome hasize ibara risa n'umuhondo kuko benshi barakunda kuvyitiranya n'irindi.

Kw'ishuri ryisumbuye, ry'i Ngozi, ryubatswe neza cane, rifise udushurwe, utwatsi, aho basamira akayaga, kandi, ryakira n'ingenzi nyinshi; imbere, rirafise n'ibiti, birebire, bitanga umuyaga mwinshi, harimwo imikaratusi, ibigazi.

Jean claude ni umunyeshuri yiga kw'ishure ry'isumbuye ryo Nyzanza-lac, asanzwe yiga mu gisata c'ubuhinga ritumatunako amakuru. Ariko arakoresha mudasobwa yiwe yanditseko inzandiko zifise amabara yatandukanye kuko ariko arandika inkuru izomufasha kumenya ivya kahisi.

Mu bwiherero bw'abagabo bwo kw'ishuri ryisumbuye ryo Murutegama mu ntara ya Ruyigi busanzwe busa nabi hasi ariko ku mpome hasize ibara ryera ivyo babikamwo amazi biri bisa n'ubururu kandi kimwe murico amazi aruzuye.

Kw'ishuri giga ko abana batabona bo mu ntara ya gitega ryubakishije amatafari kuvazi gushika hejuru kirya no hino rikikujwe n'ivyamwa n'amashurwe ekabisa neza cane.

Kw'ishure ryitwa Cubahiro riri mu ntara ya Bujumbura mu gisagara hagati, ryubatswe ku buhinga butangaje, risize amabara yera, rigeretse kabiri, n'ibara rigomba gusa n'urwatsi rutoto, ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima, utwatsi n'amashurwe birikikuje.

Abanyeshure basanzwe biga ivyo guteka, mu Kirundo, bambaye umwambaro wera n'imyitwikiro yera, bariko barategura imfungurwa kuko arivyo biga kandi bariko barabigerageza barabe ko bazobona umwimbu uhagije, bazosohoke babizi cane.

Gakobwe n'umunyeshuri asanzwe yiga kwishuri ryisumbuye ryi Nyagasasa mu bijanye no guteka yambaye umwambaro wera kuva mu mutwe gucika hasi kandi ariko aratwenga ku isana afise ariko inyama iteguye neza kuko yayitetse yayitondeye.

Abanyeshuri biga ivyubuhinga mu ntara ya Bururi bariko bariga hamwe n'umwigisha wabo Antoine kuko yabasiguriye neza cane kandi baranezerewe ivyo yababwiye babitoye basa nkuko bamuhimbariwe cane.

Mu Kirundo hasanzwe hubatse neza ku buhinga bwa kijambere, kandi ishuri ryubatswe rifise amabara yera ayasa n'agahama n'utwuma turikingirije, ivyatsi birebire bisa n'urwatsi rutoto.